Inyubako isakaje amabati, adasize ibara, yera; afatishije ivyuma bisize ibara ritukura; yubakishije amatafari aturiye, hasizeko ibara ryera; hasi hari icuma gisize ibara y'ubururu.

Inyubako ishaje irimwo utuzu twasugumwe twakera turimwo ibinogo isize ibara risa n'ubururu hasi, hejuru risize ibara ryera inyuma yutwo tuzu twasugumwe hari ibiti bitotahaye vy'amashami mato mato.

Inkingi zifashe inyubako, inyubako iramenetse mu mbavu hejuru hari amabati n'ivyuma bifashe amabati, bisize ibara ritukura, inkingi zisize ibara risa n'ubururu umuvo w'amazi.

Akazu ka surwumwe gasa nabi cane katogeje, hasi harasa nabi, harirabura hari n'ayandi mabara asa n'umuhondo, ak'abagabo canke abahungu, hejuru hasize ibara ry'umuhondo hasi naho harasize amabuye ya kijambere yera.

Abakinyi b'umupira w'amaboko bari mu kibuga bagomba batangure gukina bafise imipira mu ntoke, inyuma yabo hari ibiti vy'amashami atotahaye asa n'urwatse rubisi meza ikirere gisa neza ibicu birimwo ibicu vyera.

Ikirere gisa neza, kirimwo ibicu vyera. Izuba ririko riraka, inyubako yubakishije amabuye n'amatafari aturiye, isize ibara ryera, ku mirongo imanuka n'iyikitse utwenge duca mw'umuyaga dusize ibara ryera akazu kasugumwe k'abagore ingazi zubakishije iyo nyubako.

Abana babanyeshuri bariko barorera umupira w'amaboko bambaye umwambaro usa n'ubururu bose, abari mu kibuga bambaye imyambaro ibiri itandukanye, iyisa n'urwatsi iyirabura n'iyera, bariko bakina umupira w'amaboko impande yabo hari inyubako ndende yubakishije amatafari isize n'ibara ryera.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri, bariko barorera umupira w'amaboko, bambaye umwambaro usa n'ubururu, abari mu kibuga bambaye impuzu zisa n'urwatsi rutoto, abandi bambaye izera n'izirabura, bariko bakina umupira w'amaboko; inyubako yubakishije amatafari, isize ibara ryera.

Imiryango y'utuzu twa sugumwe yubatse mu giti icafye ko abantu, n'abana babicase n'ingwa impande yaho hasize ibara ryubururu n'iryera hejuru hari biti bifashe igisenge n'ibara risize ku mpome.

Abana benshi bariko baraba umupira, hariho abicaye ku ntebe ndende y'igiti, bariko barifotoza, bambaye impuzu z'amabara atandukanye; harimwo iy’ubururu, iyirabura, iyera; uwundi afise ikintu yashize mu ruhanga; bahagaze mu vyatsi birebire bitotahaye.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, abana barimwo bariko barakina umupira; bambaye impuzu zitandukanye mu mabara, harimwo izirabura n'izisa n'ubururu; impande yabo hari ibiti bitotahaye vy'amashami maremare ikirere gisa neza hari umuco.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye, isize isima hasi no hejuru kuri iyo nyubako amabati ivyuma bifashe amabati inkingi zubakishije iyo nyubako umuvo utwara amazi.

Ibiti vyinshi, biri hamwe, bifise amashami asanzaye atotahaye; inyubako yubakishije amabati adasize, hamwe n'amatafari aturiye; uruzitiro rwubakishije ivyuma; abana bari mu kibuga bambaye umwambaro w'ikibuga, bariko bakina umupira w'amaboko, bambaye umwambaro usa n'umuhondo, iyirabura, iyisa n'ubururu, n'izigomba kwera.

Amabuye menshi amenaguye, utwatsi dutotahaye, hariho n'ivu ritagirako utwatsi; ikibuga c'umupira w'amaboko, inyubako zubakishije amatafari, isize n'ibara ryera; abantu bari impande y'izo nyubako; ikirere gisa neza, hariho n'amamodoka n'ibiti bitotaha.

Utwumba duto duto tumeze nk'utuzu twa surwumwe, hubakishije imiryango y'ibiti. Hejuru hasize ibara ritukura . Amabati arera afadikije imbaho zito zito z'ibiti. Inyubako yubakishije amatafari aturiye.

Abanyeshuri bambaye umwambarusa n'umuhondo bose bambaye udupira dusa ari kumwe n'umwigisha wabo abigisha ikarashishi yambaye ipantaro yirabura n'agapira kera impande yabo hari uruzitiro rwubakishije amatafari hamwe n'ibiti birebire inyuma y'uruzitiro hari inyubakwa zubakesheje amabatatukura hamwe n'amategura.

Abakinyi bari mukibuga biteguriye gukina umukino w'amaboko bambaye umwambaro wumukino ibutura yirabura nagapira kera kandi bisa, imipira ibiri yo gukina isa numuhondo, ibiti biri inyuma bitotahaye, n'inyubako ifise amabati atukura asize nirangi ryera hasi hubakishije isima.

Abana bari hamwe benshi baryohewe badugije amaboko, harimwo n'uwambaye amarori. Hasi hari utwatsi dutotahaye. Uruzitiro ruriko ivyatsi bitotahaye. Inyuma yabo hariho ibiti birebire bitotahaye , n'nyubakwa impande zubakishijwe amabati.

Inyubako yubakishijwe amatafari aturiye, hejuru hasize irangi ryera, igisenge gifatishie ivyuma bifise ibara ritukura n'amabati, inkingi zaco zisa n'ibara ry'ubururu. Hasi hari isima ishaje n'umuvo utwara amazi.

Akazu ka sugumwe kubakishije amatafari aturiye n'isima. hasi hari amabuye yera n'akazu kasugumwe k'abakenyezi, indani hasizwe ibara ryera, hejuru hubakishije amabati ikirere gisa neza gifise ibara ry'ubururu n'ibicu bikeya vyera.

Abana babakobwa bambaye udukabutura tugufiya bariko barakina bicaye kuntebe bariko bafata ifoto hasi hari ivyatsi birebire bitotaye nabandi bari inyuma yabo bariko baraba abariko barakina mukibuga bari mwishamba riri mukibuga

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza, impande yaho Hari utwatsi dutotahaye turimwo n'udushurwe, hagati hari ikigazi kigufi kikiriko kirakura, impande hari igiti c'amashami atotahaye kigufi. Hari inyubakwa ndende yubakishije amabati asa n'urwatsi n'imiryango ishaka kwera.

Abana benshi, bahagaze mu kibuga, bariko bakina umupira, imbere yabo hari urusenga rubafasha gukina; bari impande y'ibiti vyinshi bitotahaye, bimwe bifise amashami makeyi; hasi hari ivu hamwe n'utwatsi dukeyi dutotahaye, hamwe n'utundi twumye.

Impome zubatswe n'amatafari atukura, inkingi yubatse mw'isima, isize ibara ryera. Ifashe igisenge. Hasi hasize umusenyi, gusa umuvo w'amazi w'imvura, igisenge cubakishije amabati, imbere hari ibiti gitotahaye, inyuma yaho, hari izindi nzu.

Hasi hari isima ivanze n'umusenyi. Inyubakwa yubakishije amatafari atukura, afise n'irangi ryera risize hejuru ku ruhome no ku nkingi. Inyubakwa irafise n'aho yabomotse mu rubavu. Ivyuma bifashe igisenge bisa n'ubururu, n'amabati hejuru afatishije ibiti bitukura, n'umuvo utwara amazi.

Inzu ntoya yubatswe namatafari akazu kasugumwe Ifise amabara yera Hagati ya matafari ,Ifise umuryango nidirisha rito hasi hari Isima namabuye nutwatsi dutotahaye mbere hari iyindi nzu Ifise ibirahuri vyubururu ,ikirere kirimwo ibicu vyera nibicu vyubururu.

Umuryango wera w'icuma ufise ibiyo bibonerana hejuru handitse umusanyi w'abakobwa mu rurimi rw'igifaransa. Impome z'amatafari aturiye hejuru hasize irangi igera hejuru hari udutoboro two kwinjiza umuyaga, hasi hari isima.

Ikibuga kinini kirimo abantu bariko barakina umupira w'amaboko, harimwo abambaye impuzu zisa nk'iz'umuhondo. Inyuma yabo hari inyubakwa ndenga ifise ibirasi hejuru no hasi vyinshi bisize ibara rigomba kwera n'amadirisha. Ikibuga kirimw'imirongo yera n'iy' ubururu ariko iriko irafudika.

Ikibuga cubatse kijambere c'umupira w'amaboko basiketi, abantu bari mumukino bambaye imyambaro y'ikibuga itandukanye . Iy'ubururu n'ugwatsi rubisi gw'indimu hariho nabambaye udupira dutukura, inyuma yabo har'inzu nziza yubatse kandi isize n'irangi ryera.

Igicu kirakeye, hariko haka akazuba; ikigazi, utwatsi dutotahaye; inzu isigishije irangi ryera kandi yubakishije amatafari aturiye. Inyuma yinzu hari ibombo , musi yaryo hariy' akadobo gasa n'umuhondo.

Icumba c'umusarana, umusarani wera bicarako inkuta zirashaje irangi ryaraserutse umuryango w'igiti ucafyeko umuntu n'ingwa yera hasi hashashe amabuye yera acafuye indobo yicatsi hejuru y'umusarani hariho ibombo yamazi, uruhande rumwe rusa nicatsi urundi rusa n'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari atukura, ifise imiryango ibiri yera, hejuru y'umuryango w'ibubanfu handitse ubwiherero bw'abahungu, hejuru y'uwundi muryango w'iburyo handitse ubwiherero bw'abakobwa. Bikaba vyanditse mu runini rw'igifaransa. Iyo nzu irasize irangi ryera hejuru, hasi yubakishije isima.

Umuvo utwara amazi, igisenge kidasakaye, inzu yubakishije amatafari aturiye isize irangi ryera hasi hari isima impande yaho hari ahantu ho gushira amazi.

Abakinyi bari mu kibuga bariko bararamukanya. N'imigwi ibiri ,hariho abari iburyo n'abari ibubamfu. Abambaye umwambaro w'ubururu n'abambaye umwabaro usa n'urwatsi rubisí. Bariko bararamukanya banezerewe. Umu menyereza w'abo ari imbere y'abo.

Ishimu rya nyabarega, Igiti c'ivoka ,munsi y'igiti civoka, hari agatebe, utwatsi duhari ntidukase, turakuze n'itureture kandi turatotahaye, hateye irengarenga n'amashu impande yaho.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, gikikujwe n'ibiti birebire vyiza bigororotse vyama gereveriyo, umupira wo gukina uriko udundwa n'umwana yambaye ikabutura ritukura, bambaye imyambaro isa yo mukibuka c'umupira, ipoto batsindiramwo iriko iferi, ipantaro yirabura yambawe n'umuntu arinyuma y'ikibuga n'agapira kera.

Ikirasi kirimwo amatara menshi ariko araka, ama meza ya kijambere yubakishije amabuye yera, udutebe duto duto two kwicarako. Abantu bari mur'ico kirasi bambaye imyambaro yirabura, uwambaye impuzu yera y'ikiganga. Imiryango isa n'ubururu hamwe n'ibindi bipapuro bishashe k'uruhome.

Utukopo turi mw'amazi turi mwumunyu umugabo ahagaze yambaye ishati y'amaboko maremare, yirabura n'uwo mugabo arirabura, inyubako arimwo irimwo amameza ya kija mbere afise amabuye akayangana yera, inyuma y'iwe hari amatafari iyubakishije inyubaka arimwo atukura asize ko n'ibara ryera ku ruhome.

Abakobwa babiri bambaye umwambaro w'abaganga bafise ibintu mu ntoki bariko barapima, umwe afise igitambara gifukumunwa yambaye munsi yagasakanwa, amadirisha yuguruye inyuma yamadirisha hari amabara asa n'umuhondo.

Inyubako nziza isize ibara ryirabura n'amatafari atukura, amadirisha arugaye afise ibiyo bibonerana. Hejuru hasize ibara ryera ku gisenge hamwe n'utundi turongo twirabura. Hasi hasize amabuye ya kijambere yera.

Inyubako irimwo utubati dusize ibara ryera, tumwe turugaye utundi turuguruye ,hejuru hasize ibara ryera ku mpome hariko amatafari atukura kandi aturiye.

irang igera risize ku nyubaka yubakishije amatafari aturiye hamwe n'urubaho gwera impande yaho hari udutebe twubakishije ibiti turi hasi tugufiya hamwe n'imeza z'amabuye yera ibitambara by'amadirisha asa n'ubururu n'umuryango wuguruye

Inyubako ifise inkuta z'amatafaratukura n'amadirisha manene y'ubururu kwidirisha handitsi kirasi c'ubuhinga mu rurimi rw'icongereza kurumaharikiza imyamuriro mu gikoreshwa mu kuzinya muriro w'umuyaga nkuba hasi hari isima yera hari n'ingazi imbere inyuma hari ikibanza n'inyubako ntoya yera.

Umwigisha yambaye umwambaro wera w'abanganga n'agafukamunwa gafuka umunwa n'amazuru n'uturinda ntoki, ariko asuka umuti w'ibara ritukura uva mugakarato awushira mukirahure kirekire, abanyeshure batatu bambaye utwo dufuka k'umunwa bariko bakurikira ivyo ariko arabigisha, bari imbere y'imeza ndende yera.

Ikirasi kinini gifis’isuku, gikoreramw’abaganga, cubakishije amabuye yera n’imeza zikoze mumabuye yera. Inyuma har’umuntu yambay’agapira kudushugwe twera Kandi twirabura, hasi harudutebe duto duto, idirisha rifise impome z’amadirisha y’ubururu, ukuboko kw’umuntu yambaye ikanzu yera y’umuganga.

Ibirenge vy'umuntu yambaye ibirato vyirabura ahagaze ku mabuye yera akayangana, iyinyubaka arimwe yubakishije amabati atukura, musi hariyo umuringoti w'amazi wirabura n'usa n'urwatsi, igihande kimwe cibuye ryamenetse.

Ikirasi kimwe kirimwo umugabo umwe imbere yiwe hari imeza y'amabuye yera ariko intsinga z'amatara, inyuma yiwe hari amameza menshi akayangana, inyuma kandi iyo nyubakwa yubakishije amabuye atukura hamwe n'isima yirabura.

Urubaho rwera ikintu bigirako inyubako irimwo raburatware aho abantu bizi bikomeye bazakugaragereza imwe mu myimenyerezo yabo hariho udutewe tugufi tugufi tubafasha kwicara kugira ntibahagarare umwanya munini, kandi urabona ko hari isuku ryinshi cane.

Ibara ry'irabura risize inzu, hasi harera, igisenge kirera, ahandi harirabura, hariho ingazi zirabura, amadirisha atabonerana ariko ibiyo bimeneka kandi handitseko n'ivyandiko vyera hejuru.

Abana bari mw’ishure bariko bariga bicaye ku ntebe ziriko nama plastic, umwigisha ari imbere ariko arandiko ku kibaho imbere yiwe hariho imeza iriko ingwa, igishifo co gufuta urubaho.

Igitamabara c'amadirisha gisa n'ubururu, imeza ndende ikoze mu mabuye meza ifise amavomo meza yo gukaraba, kuri iyo meza hari utuzingi dutukura two gupimirako ibikoresho, ku ruhome hari ibiyo bibonerana n'igipapuro canditseko uko bikorwa mu gupima ibikoresho.

Ibombo ryubatse kijambere riri indani mu nzu ku meza hari ikirahuri kirimwo amazi hari akabati kuguruye n' akandi kugaye inyuma hariho n' akandi kuguruye n' akandi kugaye iyo nzu irasize ibara ryera.

Umunyeshure afashe icupa muntoki ariko arasoma ivyandiko vyanditse kwiryo cupa uyundi afashe icupa yambaye agafuka munwa udupira twamabara atandukanye turi kumeza imeza ikozwe mwibuye uduti akabati icupa ryera amadirisha aruguruye

Inyubako irimwo akabati kera kandi kuguruye haboneka ko habitsemwo ibikoresho hamwe n' amakaro ari mu bwoko bwera yubatsemwo imeza hejuru hari ibintu harimwo n' amakarato hasi hari udutebe tubiri kandi iyo nyubako yubakishije n' amatafari hagati na hagati y' amatafari harimwo n' ibara ryirabura.

Idirisha ryuguruye ,rifise ibitambara vy'amadirisha ashanje,, hirya mu mbavu zose impande hari imeza iriko ingwa, imeza ndende, ishashe ko igitambara cera k'iri ko igitabo, ibitabo vyinshi vy'abanyeshuri bipanze neza.

Amacupa y'ifanta ari mwikarabiya ifise ibara ry'ubururu, ibitabo bipanze neza n'ibindi bipanze nabi bisambaguye vyabanyeshuri vyo gusoma, inkangara zirimwo ubuntu zisa n'ibara ritukura, hamwe nakadobo gasa n'umuhondo.

Igitabo kirimwo ibicapo vy'umutima, ukungene umutima utera, bifasha abana ukwiga ukungene umutima utera; bimanitse ku gihome c'ishuri, kiriko amatafari aturiye, amwe aratukura, hasi naho hariho amabara atandukanye, y'ukungene umutima utera.

utumwanya dutukura nudusa n'ubururu turi hasi ibidaje bijamo inzoga biri hasi mwikarabiya itukura hamwe n'ibitabo bipanze mu kabati k'ibiti bipanze neza ku murongo inyubako bibakishije amatafari aturiye ifise n'amadirisha

Ikirasi kirimwo bitabo bipanze neza mu kabati k'ivyuma gasizi ibararya ubururu impome zisizi bararya umuhondo n'igera intebe zirikumwe n'imeza zikoze mu biti imacini inyabunka iri ku meza yirabura amadirisha manene yinjize umuco hasi harisima yirabura hiryahari ibitabo bifise bararya urwatsi.

Ububiko bw'ibitabo vy'ishuri vyinshi biri mu kabati akarekare gakoze mu vyuma ibitabo bifise amabara atandukanyi nk'iryo ubururu iritukura iryo ivyatsi hariho ibipanze neza n'ibindi biri hejuru y'ibindi intebe iteretseko agahuha umuyaga hari n'amakarato yirabura inyuma ahara uruhume rw'amatafari.

Igicapu c'ishuri cerekana ingene amaraso atembera mu mubiri w'umuntu kimanitse ku ruhome rw'amatafari. Ibimenyetso bibiri bifise ibara ritukura n'iry'ubururu. Iritukura ryerekana imitsi ijana amaraso meza, iry'ubururu ryerekana amaraso acafuye. Ingene umutima usunika amaraso mu mubiri wose birerekana n'ingene ibice vy'umutima bimeze imbere n'inyuma.

Ekajereza ibitabo zuzuyemwo ibitabo vyinshi n'ibintu bimeze nk'amadosiye cango amakaye, bimeze nk'aho ari ahantu abacuruza canke babika ibitabo yuhande hari igice kirimu bitabo vyinshi banzwe mu buryo bwiza.

Icumba cibintu vyinshi ibitabo vyegeranije amakarato arimwo ibintu amakaye imatelas izinze ziri hejuru yamakarato zifise amabara yu urwatsi yumuhondo uruhome rwubakishije amatafari hejuru yamatafari hasize irangi ryera itsinga zumuyaga nkuba impuzu ibikombe umupira wo gukina

ikibaho inyubako ipanze mu bitabo vyo gusoma ipanze neza imeza n'intebe zo kwicarako abaje gusoma igisenge cera amatari abonesha ico kibanza n'utundi tumeza atakintu kituriko turi muri ico kibanza hariho n'amadirisha

Ibitabo vy'abanyeshuri, biri mu kirasi gipanzemwo amakaye y'abanyeshuri; hejuru ku gisenge, hari ibara risa n'ubururu, n'ibiti bifashe igisenge; ibitabo bifise amabara atandukanye, ayera, ayatukura, ayasa n'umuhondo n'ayirabura.

Umuryango wera wuguruye. Inyubako yubakishije amatafari aturiye hamwe n'isima, hasi hasize isima yirabura, ibara ry'ubururu ibiyo bibonerana vyubakishije amadirisha.

Umuryango w'icuma usize ibara ritukura wo mu mwaka wa gatatu mu mashure mato mato. Inyubako yubakishije amatafari, isize ibara ryera ku mpome, ifise idirisha ritagirako ibiyo, ifise utwuma dusize ibara ritukura.

Akarasi gatoyi, gakoreramo muntu umwe, karimwo intebe, imeza n'ivyuma akoresha, ibitabo yandikamwo hamwe n'amakaye akoresha ku meza hari impapuro yandikako hamwe n'akantu kajamwo umuti.

Ikibuga kininiya, kirimwo ivu ry'inombe; hariho utwatsi dukeyi impande y'ico kibuga, dutotahaye, igiti hagati mu kibuga, gihagaze, kitagirako ishami na rimwe, abana bari mu kibuga, bariko barakina; ishuri risakaje amabati atukura n'ayera, rifise imiryango isize ibara ritukura; inyuma y'ishuri, hari ibiti birebire bitotahaye.

Utwatsi dutotahaye, dukase neza, turinganiye, turi mu kibuga hagati; amazu menshi y'uburaro, n'amashuri atonze ku murongo, abanyeshuri bigiramwo, yubakishije amabati, asize ibara ritukura; ikirere gisa neza, kirimwo ibicu vyera n'ibisa n'ubururu, hariko haka izuba.

Uruvuma rw'ugukinira ko abana rwubatse mu vyuma rusize amabara atandukanye iresa n'ubwatse rubisi rusa n'umuhondo iritukura impande yago hari ikindi curko abana binyereza ko hasi ha rutwatsi rutotahaye twinshi tumeze neza tunakase neza.

Ibarabara ry'ivu impande yaryo hari umuvo w'amazi wubakishije amabuye. Haruguru y'umuvo hari utwatsi twiza dututahaye n'inyubako ndende isakaje amabati atukura, ifise imiryango isa n'ubururu n'iyindi isa n'umuhondo. Hari ibiti birebire bitutahaye n'abana munsi y'ibiti.

Ikirere gikeye, gifise ibicu vy'ubururu ,n'ivyera hariko hakizuba ,hasi mu kibuga hariho utwatsiduto duto hariho ni ibikingi vy'ugukiniramwo umupira ibendera ry'igihugu c'uburundi, inyubako ziri imbere y'iryo bendera.

Igiti kirekire c'amashami atotahaye, musi yaco haraharuye nta vyatsi bihari, impande yaco hariho ivyatsi bitotahaye bigufi bigufi. Iyo nyubako isize ibara ryera, ifise imiryango n'amadirisha asize ibara ry'ubururu. Ikirere gisa neza kirimwo ibicu vyera, imisozi ihanamye iboneka hakurya y'iyo nyubako.

Inyuma y'ikigo c'ishuri, hadakubuye, hari ibipapuro n'ivyatsi inyuma; igiti kirekire c'amashami atotahaye; amadirisha aruguruye, yugururiye inyuma, hamwe n'utwenge ducamwo umuyaga duto duto, dusize ibara ryera; hejuru inyubako isakaje amabati.

Umupira ubanzwe n'abana wo gukina, ufatishije ubumwanya butukura ,hamwe n'impuzu isa n'ubwatsi, wirabura hasi hari isima ahantu uwo mupira uri, iyo sima irimwo ibara ryirabura.

Umuvyeyi yahetse umwana yirabura mwisimbizo, ifise ibara ritukura irisa n'urwatsi rubisi n'irisa n'umuhondo yambaye agapira kera igitambara mu mutwe cera n'amahereni, ari imbere ku kibaho ariko yiga gusoma no kwandika.

Ikibaho cirabura, canditse ko n'ingwa isa n'umuhondo, canditseko kuva ku wa mbere itarik' icumi na z'itandatu z'uko gatatu ibimbi bibiri n'a mirongo ibiri na gatandatu, abanyeshuri bazotaha sasita, hariko n'indome zo mu gifaransa inyubako yubakishije amatafari hejuru hasize ibara ryera.

Abana benshi bo mu mashuri mato mato ya leta i Burundi bambaye umwambaro w'ishuri bariko barakina bari mu kibuga hagati. Ibendera ry'igihugu ry' Uburundi, igiti giteye hagati, inyuma y'amashuri hari ibiti bitotahaye, amashuri yubakishije amabati.

Ivu rirunze hamwe ryo kubakisha ibarabara umuvo w'amazi wubakishije amabuye utubuye duto duto tumenaguye utwatsi dutotahaye turi hejuru inyubako ndende y'ishuri abana bigiramwo bahagaze imbere yaryo ibiti vy'ibigazi ikirere gisa neza izuba ririkorirarenga.

Ikirasi kirimwo urubaho, n'intebe zitatu zitangana ,iya mbere n'indende,i ya kabiri iragereranye ,iya gatatu ningufiya kandi zubatse mu giti, hasi hasize isima no ku ruhome hari isima.

Ikibaho gisa n'urwatsi rutoto gicafyeko uturenge, utumeza dutatu twera turiko utuntu abana bakoresha mu gukina. Udutebe dutoyi twicarako abana batoyi, dusize ibara risa n'ubururu, iritukura n'irisa n'umuhondo, hasi hasize ibara ritukura, ku mpome hasize ibara ryera, hasa neza cane.

Abana batoyi, b'abanyeshuri, bariko barabira mu ntoboro z'uruzitiro rw'ishuri, aho bariko bakina umupira, ikibuga kininiya cagutse, uruzitiro rw'ishuri, ikirere gisa nabi, kirimwo ibicu bisa n'ubururu n'ivyera bikeyi, imvura igomba kugwa.

Ikibaho canditse ko igice mu gifaransa gisizibara ryirabura. Amatafari yubatse inyubako ku ruhome. Akabati k'ibiti kugaje ingupfuri, hamwe n'ikirangamisi kiri kurako kabati n'akantu bashiramwo imicafu kari hasi.

Umwana muto ari kukibaho ari mu mashuri yintango ariko akora ibiharuro ku kibaho, ikibaho canditseko imyimenyerezo yibiharuro hasi hasize ibara ryera, ikibaho candikishijeko n'ingwa yera n'iyisa n'umuhondo.

Ibiharuro gatanu, ubusa guteranya kane gatandatu gatatu, k'imwe, icenda gatatu biri mu mabara atandukanye. Bitanu biri mu ibara ryerabura bine biri mu ibara risa n'ubwatsi kandi byanditse ku dupapuro twera turi ku meza.

Ikirasi gipanzemwo ibitabo vy'abanyeshuri afise amabara atandukanye hamwe n'amakayi, harimwo amabara yera, ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rubisi, hamwe na y'irabura, ico kirasi gisize ibara risa n'umuhondo, ku mpome hejuru hasize ibara ry'ubururu.

Inyubako isize ibara ry'umuhondo, n'inkingi zayo zisize ibara risa n'umuhondo; hasi hasize ibara ritukura, hejuru hasize iryera; ingazi zo gucako kugira ngo uduge hejuru kuri iyo nyubako, utwatsi dutotahaye turi hirya yayo.

Akabati k'igiti kahagaze mu mw'ishuri babikamwo amakaye n'ibitabo vy'ishuri kibaho canditse ko indangagihe ry'ukungene abanyeshuri bazoza bariga kiriko isima hamwe n'amatafari n'idirisha ryuguruye.

Umuryango usize ibara ry'ubururu, inyubako isize ibara ryera hejuru, hasi risize ibara ryirabura, ifise amabati atukura; ikirere kirimwo ibicu vyera, vyinshi, imvura igomba kugwa, inyubako isize amabati afise ibara risa n'urwatsi rutoto, utwatsi dukeyi duteye hanze.

Ikaye, ibitabo, icuma kijamwo impapuro, igitambara gisa n'ubururu, igitambara gisa n'urwatsi rubisi, amakaramu, utuntu tujamwo amakaramu, igihome gisize ibara ryera, intebe yo kwicarako yirabura.

Amabati adasize ibara na rimwe, ibiti bitotahaye ,bimwe bigufi, ibindi birebire, izindi nyubako ndende zisize ibara ryera hejeru ku mabati, hasize ibara ryera ,ikirere gisa neza ,kirimwe bicu vyera n'ibisa n'ubururu hariko hak'izuba.

Inyubako ndende, isize ibara ryera, n'imiryango irimwo ibara ryirabura; hasi hari ivu, rishanje neza mu kibuga; utwatsi dukeyi dototahaye, hejuru ku mabati, hasize ibara ritukura n'izindi nyubako ziri inyuma y'iyo nyubako; ikirere gisa neza, hari ibicu bisa n'ubururu n'ivyera.

Ikirere gisa nabi gifise ibicu vyinshi, imvura igomba kurwa, harimwo n'ibicu vy'ubururu, inyubako isize ibara ryera, ifise imiryango isa n'ubururu n'amadirisha adasizeko irangi. Izindi nyubako ziri muri ico kibanza, utwatsi dutotahaye, igiti c'amashami asanzaraye atotahaye.

Intebe zicarako abanyeshuri, ziri mu kirasi kirimwo isima hasi, ku mpome hari amatafari aturiye harimwo n'akabati babika mutuntu, gasize amabara atandukanye, irisa n'umuhondo ,igitukura n'irisa n'ubururu, ibaho gisa n'urwatsi rubisi.

Urugo Gwubakishije uduti dutotahaye n'utundi duti dufashe utwo duti duhagaze, kugira ngo ntidutembe .Inyubako ndende ifise amabati atukura n'iyindi iri mpande yayo ifise amabati asa n'ubururu, ibiti bitotahaye biri mpande y'iyo nyubako ikirere gisa neza.

Ikirasi kinini kirimwo intebe z'ibiti zitonze ku murongo zicarako abanyeshure akabati k'icuma gahagaze inyuma; umuntu aryamye ku ntebe amadirisha aruguruye hanze hari utwatsi turi ku gihome c'inzu tubakishije iyo nyubako.

Umuryango usize ibara ritukura, hamwe n'amatafari yubakishije inyubako aturiye. Akantu ko kwatsa itara gansize hanze n'urutsinga rw'amatara .Idirisha rifise ibiyo bibonerana.

Inyubako yubakishije amabati asize ibara ritukura ifise imiryango yera. Isize ku mpome ibara risa n'umuhondo n'iryera amabuye asize ibara ryera n'igirabura ibiti bifise amashami atotahaye c'ishugwe hamwe n'ayasa n'umuhondo, impene iriko irarisha, igiti c'umwembe.

Inyubako ndende z'amashuri zubakishije amatafari aturiye hamwe n'amarangi asize hejuru kugira ngo bacape. Imbere y'izo nyubako hari utwatsi dutotahaye n'udushurwe, hejuru hasize ibara ritukura ku mabati.

Ikirasi kininiya, gikiniramwo abana batoyi, baciga kuvuga no gutambuka, harimwo udutebe dutoyi two kwicarako, n'utumeza dusize ibara ryera, ku gihome hasize ibara risa n'urwatsi rutoto, ibara risa n'iryera, hamwe n'irisa n'umuhondo.

Abagabo babiri bari mw' ibarabara bariko baratambuka banyaruka, umwe yambaye agapira gatukura n'ipantaro isa n'umuhondo, uwundi yambaye ibutura isa n'ibara ritukura uyimupira urera imbere yabo hari inyubako ndende igeretse kabiri,, hasi ifise imiryango isa n'ubururu, munsi harimwo abantu bariko baradandaza.

Ibiti birebire bitotaye, imodoka yera iri musi y'ivyo biti uruzitiro rurerure rusize ibara ry'ubururu ,bwubatse mu twuma inyubako z'amashuri zubakishije amabati ,zisize ko ibararyera amadirisha asize ibara ryera n'imiryango.

Intebe z'ibiti ziri mu kirasi c'ishuri zatanzwe nk' infashanyo. Imbere hari ikibaho icirabura, umuryango usize ibara risa n'ubururu, amadirisha nayone asize ibara ry' ubururu. Ku mpome hasize ibara ryera.

Ikirasi kirimwo intebe zubatse mu biti, hasi hasize ibara ritukura, imbere hari ikibaho cirabura, iyo nyubako yubakishije amatafari aturiye. Risize n'ibara risa n'umuhondo, hariho utudirisha dutoyi ducamo umwenge.

Ibiti bitotahaye, biri impande y'inzu. Inzu isakaje amabati yera ,imiryango isanugwatsi rubisi ,n'amadirisha asize ibara isanugwatsi rubisi, inyubako yubakishije amatafara turiye imbere y'inzu hari utwatsi dutotahaye twiza n'udushugwe dukase neza dutotahaye.

Inyubako nyinshi zubatse ku murongo zisakaje amabati yera, zubakishije amatafari aturiye asize ibara rigomba kwera, hamwe n'amadirisha maremare yugaye afise utwuma. Inyuma yaho, hari ibiti birebire bitotahaye hamwe n'umurima. Hirya yaho hari ibiti vyinshi bitotahaye n'izindi nyubako.

Ikirasi kirimwo imeza hamwe n'ububati burimwo ibitabo n'amakaye vy'abanyeshure, gifise umuryango usize ibara risa n'ubururu, imbere mu kirasi ntihabona neza, nta matara ahari. Nta suku ryinshi rihari.

Akazu ka surwumwe, gasakaje amabati, gasize ibara ryirabura hasi n'iryera hejuru; gafise imiryango isa n'urwatsi rutoto, y'ibiti; umugabo ariko arabukora, afise indobo mu ntoki, akana kariko karakina, utwatsi twanikiyeko impuzu yirabura; ikirere gisa neza, kirimwo ibicu vyera n'ibisa n'ubururu, izuba ririko riraka.

Utwatsi duto duto dukase neza dutotahaye impande yaho hari igiti c'ikigazi kikiriko kirakura gifise amashami magufi, inkengeri yo gusona ko kugira ngo abana baje gukina inyubako ndende yubakishije amatafari isize n'ibara ryera.

Ingazi ndende y'inyubako kugira ngo uduge uje muyindi nyubako iri hejuru utuma two kwishimikiza kugira ngo ntutembe uri kuca kuri iyo ngazi. Ikirere kiri mu bicu vyirabura imvura igomba kugwa inyubako ziri nyuma y'iyo ngazi.

Ikibaho cirabura canditseko ibiharuro vy'ukugwiza, kuva kuri kimwe gushika kuri icenda. Yubakishije iyo nyubako amatafari aturiye, isizeko ibara ryera hejuru ku karongo gakitse, hasi hari isima yirabura.

Igipapuro kiri mw'ibara ry'umuhondo, gicafyeko umupira, intebe, igiti, ikaramu igitabo, hamwe n'agacamurongo; bihometse ku gihome kiriko amatafari aturiye, asizeko isima, kugira ngo bifashe abanyeshuri kwiga no gusoma.

Ikibuga cubatse kija mbere c'umupira w'amaboko, ivyuma bishinze hagati mu kibuga bifasha kwinjizamwo umupira ,bisiz'ibara ry'ubururu, utwatsi dutotahaye, agatebe ko kwicarako k'ivyuma ,inyubako ndende yubatse impande y'ico kibuga ,ibiti birebire vy'amashami atotahaye, ikirere gisa neza kirakeye.

Igiti c'ipapayi kiriko amapapayi yeze, igiti c'umwembe, amashugwe, ikigori, amabuye, icuma gisize ibara ritukura, inyubako isize ibara ryera n'amatafari, amabati, ikirere gisa neza kirimwo ibicu vy'ubururu n'ivyera bikeyi.

Inyubako ndende y'ishuri ifise imiryango myinshi n'amadirisha menshi afise amabara asa n'umuhondo. Inyuma hari abanyeshuri bariko barakina bambaye umwambaro utukura. Hanze hateye udushurwe dukase neza n' utwatsi dutotahaye.

Umugabo ari mu kibuga ariko aragendagenda, impande yiwe hari utwatsi dutotahaye dukeyi, inyuma yiwe hari kibuga kigaragara, kitarimwo utwatsi harimwo umusenyi. Inyubako nyinshi ziri impande yiwe zifise amadirisha n'imiryango, ikirere gisa neza kirimwo ibicu vyinshi vyera n'ibisa n'ubururu.

Ikirasi kininiya kirimwo intebe nyinshi zicarako abanyeshuri zubakishije ibiti nutwuma, imbere hasize ibara risa n'umuhondo n'irisa niritukura hasi, ikibaho kirirabura kiranditseko.

Imiryango y'utuzu twasugumwe itonze ku murongo ,isize ibara ry'ubururu ,hasi hari udupapuro tubiri dutereye hasi ,iyo nyubako isize ibara ryera hejuru hariko amatafari inkingi zifasha amabati gisize ibara ritukura n'amabati yera.

Ikirasi kirimwo intebe z'ibiti, zirezire, zicarako abanyeshuri, muri ico kirasi, harimwo urubaho rusize ibara ry'urwatsi rubisi, kiri imbere, ruri ku ruhome rwubakishije amatafari aturiye; hejuru hari amabati.

Ikintu co kuvomamwo amazi kitogeje neza ca kera cane gifise uturongo tumanuka tune, umurumyo ntawe kikigira giteretse hasi nta kintu na kimwe kirimwo hasi kw'isima harirabura.

Ikirasi gishaje kirimwo udutebe dutoyi two kwicarako dushaje. Imbere hari ikibaho canditseko ibintu mu rurimi rw'icongereza. Idirisha ryubakishije igiti rya kera, hejuru ku gisenge hari ibintu vy'amatoto y'ibitoki.

Abanyeshuri bari nyuma y'ishuri ,bambaye umwambaro usa n'ubururu, umwe ahetse isakoshe inyubako iri mbere y'ishuri, ifise amabati ashaje .Amadirisha n'imiryango asize ibara risa n'urwatsi.

Umuzingu uhese wugaye uri mu kibuga hagati impande yaho hari utwatsi n'indani hari utwatsi dukeyi dutotahaye ahandi hari isima imbere y'inyubako hari amashugwe menshi atotahaye imodoka iriko iragenda, inyubako ndende nziza.

Ivi ry'umuntu ,isima isize hasi ,igiti kiri imbere y'inyubako, gisize ibara ry'ubururu, ibara ryera, n'iry'umuhondo ,inyubako yubakishije amatafari ,amadirisha abiri asizwe ko ibara ryera.

Amabara atukura ari mu tuntu tumeze nk'utwuma two gupima amaraso uturongo dukitse turimwo amabara atukura duciyemwo udukoni n'utundi turongo dukitse duciyemwo uturongo turimwo udukoni tw'ibara risa n'urwatsi rubisi.

Intebe yavunitse, igiti cumye gihagaze gifise amashami hejuru atotahaye, uruzitiro rwubakishije amabuye rushaje utwatsi dutoyi dutotahaye turi hasi. Ibipapuro vy'amashashe biri hasi mu muvo utwara amazi, ikirere gisa neza hariko haka izuba.

Ikirasi kirimwo utubara dutandukanye. Iry'umuhondo, iritukura, iry'ubururu, n'udutebe duto duto turi kur'izo meza. K'uruhome har'ibara rigomba gusa n'umuhondo, n'utundi tuntu ducafye kuri urwo ruhome. Hariho n'akabati karimwo udutabu duto duto tw'abana bakoresha mu kwiga .

Amabuye amenaguye yera, utwatsi dutotahaye, impande y'ivyatsi hari udushurwe dusa n'umuhondo tugufiya tutarakura, utwatsi tureture dukuze, abanyeshuri bambaye umwambaro wera, abanyeshuri bambaye umwambaro usa n'ubururu n'uwusa n'umuhondo, inyubako yubakishije amatafari.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, kirimwo abagabo bane, batatu bambaye imipira yirabura n'amapantaro yirabura, hari n'umugabo yambaye agapira gasa n'umuhondo n'ipantaro yirabura. Impande y'uwo mugabo, inyuma y'iwe, hari giti kirekere, gifise amashami asanzaye, atotaye. Inyuma y'ico giti, hari inzu nyinshi, zubakishije amabati.

Ikibaho gisa n'ugwatsi rubisi ifise n'uducara murongo dusa n'umuhondo ,utomeza twicarakw'abana batoyi twera, hamwe n'udutebe dufise amabara atukura ,ayasa n'ubururu ,n'ayasa n'umuhondo hasi hasize isima itukura kuruhome hasize ibara ryera.

Ikirasi kinini c'ishure kirimwo abanyeshure, gifise ikibaho kinini c'irabubura, ibubamfu har'amadirisha yinjiza' umuco n'umuryango w'urwatsi rubisi. Hasi hasize isima. Intebe n'imeza zibiti, abanyeshure bamwe barahaze harimwo uwambaye agashati k'ubururu n'ijipo y'irabura vyubakishije amatafari atukura.

Ikigo gifise inyuboko y'amatafari aturiye ikibuga kinini c'umusenyi usa n'umuhondo inyubako ndende y'amatafari atukura gifise amadirisha matomato yera menshi n'umuryango munini wuguruye ibiti birebire cane ikibanza gisa neza cane hari imodoka yera ihagaze mu kibuga n'igitutu c'ibiti n'umuryango wirembo wuguruye.

Akazu kasugumwe Kuba kishije amabati namatafari atukuye ,munsi yumuryango wigiti nyuma yaho hari ibiti birebire nibindi bigufi. Ikirere gisa nabi kirijimye hasi hasize isima yivu, nyuma yaho hasize ibara ryera.

Ikibuga kinini c'ivu ry'umuhondo, hagati hari ibendera ry'Uburundi n'irindi bendera, riri impande ya ryo. Inyuma hari inyubakwa ndende y'amatafari atukura isakaje amabati y'ubururu, igiti kinini c'icatsi munsi ya co hari imodoka zera. Ijuru rifise ibicu vyinshi vyera, imvura igomba kurwa, n'igiti c'umupira w'amaboko.

Isengero rifise igisenge gitukura n’umunara mure mure w’amatafari. Ku ruhande hari akandi kazu gato. Ibarabara ry’ivu ritukura rija mu isengero riri hagati y’ubwatsi bubisi. Ku nkengera hari amabuye atondetse neza. Abantu bari iburyo bambaye impuzu zifisemwo ibara ritukura n’iryera, hari ibiti binini.

Inyubako ndende yubakishije amatafari, hambavu hari ibara risa n'umuhondo iriko indome z'indagi uhereye kuri A gushika kuri Z, bifasha abantu bazi kuvuga gushobora kuganira n'abantu batavuga. Hasi hari amatafari adaturiye neza.

Ikibuga kirimwo umusenyi n'utubuye duto duto, hasi hari utwatsi dukeyi dutotahaye, impande yaho iburyo, hari inzu ndende yubakishije amabati n'amatafari aturiye, amadirisha menshi yugaye, asize ibara ryirabura.

Inyubako yubakishije amatafari n'amabati ifise udutobro twinshi ducamwo umuyaga, ifise idirisha n'umuryango vyose birugaye bisize hejuru ibaragera, hasi hasiza isima ifise n'igiti c'inkingi inyuma yayo hari ibiti bitotahahe.

Ikirasi c'ishuri cubakishije amatafari n'umusenyi hariko n'isima hejuru hasize ibara ryera, gifiseko kuruhome ibara risa n'umuhondo ricafyeko inkiramende, akabati gafise ibara ry'umuhondo iritukura irindi risa n'ubururu, harimwo n'intebe zibiti zipanze kumurongo.

Ikirasi ca kera kirimwo intebe z'ibiti bishaje, kiracafuye, gifise ikibaho cirabura, idirisha n'umuryango wuguruye utagira urugi, mu mfuruka hari ibiti bishinze, igisenge kiriko ibihunda, hasi hari isima ya kera yirabura, impome zirashaje zisa n'ubururu.

Inyubakwa nini igeretse kabiri yubakishije amatafari atukura hasi. Hejuru isize ibara ryera, ifise n'inkingi zera zikomeye. Hari ingazi iva hasi iduga hejuru, isize ibara ritukura. Hasi hari imiryango n'amadirisha menshi. Imbere y'inyubakwa hari ikibuga kinini c'umusenyi w'umuhondo. Hejuru rifise ibicu vyinshi vyera.

Ikirere gisa neza gifis' ibara ry'ubururu hamwe ni ryera, harik' ak' akazuba, inyubako ndend' ifis' amabati yera, isiz' ibara ryera ni risa n' umuhondo, impande yaho har' iyindi nyubako nguf'ifis' amadirisha yirabura.

Ikibanza gifise ivyatsi bitotahaye vyakuze neza. Inyubakwa zubatse neza zifise imiryango y'ubururu. Iruhande, har ' inzu yera n'iyindi y'umuhondo .Iburyo, hari igiti kinini gifise amashami maremare, gifise agatutu . Ijuru rirakeye rifise ibicu vy'ubururu n'ivyera, n'imisozi hakurya.

Inyubako ndende igeretse kabiri, ifise ibirasi vyinshi n'amadirisha menshi, isize ibara ryera n'iritukura, ifise n'utwenge duto duto ducamwo umuyaga, hejuru hari igicu cera gisa neza nic'ubururu, hasi hari isima n'umusenyi urimwo utubuye duto duto.

Umupira w'abana w'ugukinu ubangishije utumwanya imbere n'inyuma haboneka irisa n'iritukura n'impuzu batabuye ibangishije uwu mupira uteretse hasi kw'isima yirabura ntubanze neza ufise utumwanya tudafashe neza aho uri ntihabona neza harisima yirabura rwose.

Inyubako y'akazu ka sugumwe yubakishije amatafari aturiye hasi hasize ibara ryera no hejuru hasize ibara ryera. Isakaje amabati. Ifise umuryango w'igiti umenetse hejuru, inyuma hari ibiti bitotahaye. Hasi hari isima y'ivu.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye atukura, isize ibara ryera ifise n'amadirisha atukura menshi, hagati na hagati hari umurongo muniniya kandi hari isima yirabura, hejuru yubakishije amatafari, inyuma yayo hari ibiti bitotahaye.

Inyubako nini y'igoropfa yubakishije amatafari atukura hagati hari mirongo yera ifise amadirisha menshi ifise ibirahuri yubakishije amabati, kandi ikikijwe n'uruzitiro rwera rugufi irafise umuringoti w'amazi utwatsi dutotahaye ijuru rifise ibicu vyinshi.

Inyubakwa y'amatafari atukura, ikigega c'amazi c'umuzingi, cubatswe hasi, kijamwo amazi y'imvura aciye mumuringoti wirabura, hasi harivu, nagace kivyatsi ninzira y''sima iri kunzu, ijuru risa neza, nintsinga z'umuyagankuba ,inyuma yaho hari ibiti.

Ikirasi kininiya kirimwo intebe niniya zipanze kumurongo hasi hari isima yirabura ishaje kuruhome hari uruhome rwamatafari nisima hariho nakandi kabati gafise ibara ritandukanye iryumuhondo iritukura nirisa nubururu nakandi kabati gahagaze

Ikirasi kirimwo intebe z'ibiti bishaje n'ikirasi kiracafuye gifisikibaho cirabura idirisha n'umuryango wuguruye utagira urogi mu mfuruka hari ibiti bihashinze igisenge kiri k'ibihunda hasi harisima yakera yirabura ku ruhome hari ibicapa.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye n’isima hasi hasize ibara ry’irabura, hasi kandi hari isima imenaguritse igiti gishinze imbere y’inzu idirisha rirerire risize ibara ryera hamwe n’utwenge twinzu twinshi tutagira ibara na rimwe n’ibati

Itangi y'amazi y'imvura yubakishije isima umusenyi n'amabuye umuringoti utware amazi wirabura impande yayo hari utwatsi dutotahaye inzu zibiri zubakishije amatafari n'amabati inyuma y'inzu hari ibitoki n'ibindi biti birebere ijuru risa neza hariko haraka akazuba.

Inyubako yubakishije amatafari atukura hamwe n'isima, imiryango y'icuma isize ibara ryera, amadirisha asize amabara yera, hasi hari isima yirabura n'ingazi ngufi. Isakaje amabati, utudirisha duto two hejuru y'umuryango. Ibiti bifashe amabati bisize ibara ritukura.

Uruzitiro rwubakishije isima rusize ibara ryera hejuru hakikuje ibara ry'ubururu, hasi iryirabura, hacafyeko umwana agendana ubumuga afise igitabo mu ntoki yicaye ku gatebe k'abamugaye, hasi hari ivyatsi vyinshi, ijuru risa n'iryijimye.

Abana bari hanze ku kibuga c'umusenyi n'abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri, amashati y'ubururu n'amajipo y'inginagina. Bari kuruhuka hari abahagaze n'abariko baragenda, n'ubunamye ariko atora ikintu hasi. Hari n'igitutu cabo, hasi hari n'utubuye duto duto.

Umuryango utukura wugarije igufuri wo muwakabiri A, inyubako birikumwe yubakishije amatafari n'isima, hejuru hari utundi turongo dutukura ducamwo umuyaga, isize n'ibara ryera hampande yaho.

Igicapo candiseko ivy'abanyeshuri n'abarezi ba Gatagara mu gihugu c'urwanda bakwiye kugenderako no kudakora, gukunda igihugu, kubahiriza amasaha yo gukunda akazi no kugakora neza, gufashanya muri vyose, kugira isuku no kumenya ku banyeshuri, bakirinda kwanka amashuri, kutubaha amasaha no kutanywa ibiboreza n'ibindi.

Akabati k'ibiti kuguruye, imbere muri ko harimo inkaratasi, amakaye, ibitabo bisambaguye, ku ruhande ruri hejuru hari impapuro zisanzaye, zimwe zanditseko n'ikaramo y'igiti, ku ruhande rwo hagati hari izindi nkaratasi nyinshi zisanzaye n'ibitabo bidatondetse ku ruhande rwo hasi hari ibitabo bigerekeranye n'amakaye n'agakofero k'ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze mu kibanza kirimwo imodoka nyinshi zera n'izirabura. Bambaye imyambaro y'amabara atandukanye: ubururu umuhondo, iritukura n'iryirabura. Hasi hashashe amabuye ni kumurango, ikirere gisa neza gifise ibicu vyera n'ubururu, ibiti vyinshi bitotahaye, n'uruzitiro rw'ivyuma.

Ikirasi gisize ibara ryera, gikenyeje ibara ritukura indani hari intebe nyinshi zicarako abana ,bariko bariga zubatse mubiti no muvyuma, igisenge hejuru hasize ibara ryera amatara ariko araka, gifise umuryango umwe usize ibara ritukura n'idirisha rimwe risize ibara ritukura.

Isima imenaguritse; utwatsi duteye hasi ;igiti c'ivoka; ikigazi; umuntu yambaye ishati yera ,yimosheje umushatsi, udutebe turi hanze tubiri, n'uwundi muntu ahagaze inyuma yutwo dutebe.

Igicapo kiriko amajambo yo mugifaransa, akoreshwa mukwigisha abana urwo rurimi bakaraba n'ibicapo ,umupira ,intebe, igiti , ikaramu, igitabo, imeza ,ivyo vyose biracafye, inzu yubakishije amatafari n'isima imanitsweko ico gicapo.

Ubwinjiriro bw'ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore hasi hari amabuye umuryango wubatswe mu vyuma bisize ibara ryera, ibara risa n'iritukura riri ku gihome c'inzu, ibiti biri inyuma vy'imika n'umuduga utaboneka neza n'abantu bahagaze hagati na hagati y'ivyo bitaro.

Imodoka yera iri munsi y'ibiti bitatu, igiti kimwe gifise inkengeri bavugirizako, uruzitiro rutandukanya ivyo biti n'amashure. Amashure yubakishije amabati, aranasize n'ibara ryera.

Urubaho rwanditseko ibihimba vy'umubiri mururimi rw'icongereza, n'ikindi gipapapuro kiri mu mbavu z'urubaho canditseko ibiharuro kuva kuri kimwe gushika kw'ijana, impande yaho hateresheje isima idasizeko irangi.

Ibicu bisa naho imvura igomba kurwa. Igitara c’ibiti. Abana bari mu kibuga bariko barakina; abandi bariko bariruka. Utwatsi turevye amadirisha yuguruye; amabati amatangi yamazi abarerwa bakoresha, n’amashure mato mato. Ivyondo biri mu mbavu z’ikibuga.

Ikibuga c'umupira kirimwo abana bato cane bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina, hasi hari ivu ritukura n'utwatsi twumye, impande y'ikibuga hari amashure yubakishije amabati, inyuma y'amashure hari igiti kirekire, hejuru hasa n'ubururu kandi imvura igomba kugwa.

Ibara ry'umuhondo riserutse, impande yaho hari urupapuro rw'ikaye rucafyeko isaha bigirishirizako abana kuzisoma mururima rw'icongereza, bandikishije ikaramu y'ubururu kandi bimanitse mugihome cy’isomero hejuru y'ikibaho.

Ikibanza kirimwo intebe z'ibiti zikitse kiboneka ko gishaje harimwo urubaho rwirabura rwanditseko rucapfyeko intebe n'ibindi vyandiko, idirisha ryubakishije amatoto y'ibitoke hejuru har'amahubahuba n'ubwinjiriro butagira umuryango, ibishusho biri ku ruhome n'ibiti bishinze mu mfuruka.

Ikinogo kijamwo amazi yo mu kazu ka sugumwe , inzu yubatse kijambere yubakishije amabati imiryango y'inzu irugaye amatafari yubatse iyo nzu araturiye, amadirisha yayo arabonerana kandi afise utwuma dukingira amadirisha.

Ibitabo vyo mu mwaka wa gatanu vyose birasa ukwo ari bitatu biri ku meza imeza itukura kuri iyo meza kuri ivyo bitabo hacafyeko abana bari mu muzingi wugaye hariko ibara ry' ubururu n' irindi risa n' ugwatsi rubisi.

Umuryango umwe uruguruye , uyundi urugaye. Usize ibara ritukura . Imbere hari inzu isize irangi ryera. Iyo nzu igeretse rimwe kandi irasakaye. Imbere yayo har'igiti c'umucungwe mugufiya ariko wamye.

Inzu niniya yubatse kijambere ,imiryango isa nubururu ,amadirisha asa nubururu, imvura yaguye. Utwatsi dutotahaye. Imbere y'inzu hariyo udushurwe ninyuma y'inzu harateye ibiti birebire kandi bifise amabara asa nurwatsi kandi agitotahaye.

Ibiti birebire biri hagati ya ma nzu kandi bitotahaye, ibicu bisa nkaho umengo imvura igomba ingwe hasi urabona ko hari ib'ivu kandi hari nibinogo mpande yaho hariho utwatsi dutotahaye, inzu ndende iri mpande yaho igeretse isizemwo iragi ry'ubururu

Umuduga ubonekako uri ahantu impande y'ibarabara ribomaguritse akazuba gasa n'akarenze ibiti vyakiwemwo ako kazuba impande yuwo muduga hari inyubako yubatse igeretse kabiri kandi mumbavu z'aho hari ama kontinere .

Inyubako ifise umuryango wera, hejuru yaho wanditse mu gifaransa. Ufise ibiyo bitabona. Kandi urafise utwuma dukingira ivyo birahuri kugira ngo ntibimeneke. Ikindi urafise akantu ko gufyonda kugira ngo watse itara.

Ikibaho cirabura canditseko ururimi rwigifaransa rwandikishijwe nirwa yera imbere ninyuma haciye imirongo hejuru urwo rubaho hubakishijwe amatafari hasize ibara ryumuhondo vyurumenyetso rwo guteranya nohepfo yurwo rubaho hubakishijwe amatafari

Ikirere ciganje mwibicu vy'ubururo ni vyera haboneka ko hari akazuba umusenyi hasi impande yaho hariho utuntu twahahungurukiye utwatsi turi mu mbavu inzu yagurutse amabati yubakishije inzu ziri muri ico kibanza harimo n'iyindi gisakaye, ariko iboneka ko ishaje.

Utuzu twa sugumwe tw’ubakishije amatafari, imiryango isa n’urwatsi iruguruye kandi hasize ibara ryera niryirabura. Abantu bariko barakora isuku mu tuzu twa sugumwe, itangi yamazi y’irabura , umwana ari hanze ariko arakina.

Ikirasi cubatsemwo urubaho, urwo rubaho rurirabura rwandikishijwe n'ingwa yera, kandi handitseko ibiharuro vyo kugwiza, kugabura, gukuramwo, guteranya vyigishwa abana nibo M’umwaka kabiri.

Ibitaro vyitiriwe umwami rudavaikorwa gasore isiza inyuma irangira itukura ni ryera hanze hari i modoka i porubogisi yera imbere hariyo abantu babiri bariko barinjirayo hariyo n'ibiti biri nyuma igicu gisa neza.

Igicapo c'abana bariko bariga gicafye ku ruhome rw'ishuri umwigisha ariko arigisha ikirimi c'icongereza ku rubaho rwirabura afise inkoni mu ntoki n'igitabu mu ntoki imbere yiyo nzu hari utwatsi dutotahaye.

Uruhome ruboneka ko rwanditseko indome zose zo mu gifaransa hamwe n'ibiharuro mu mabara atandukanye bavyifashisha mu kwigisha abana bakiri bato cane kugira abamenye kuzisoma no kuzandika hasi hari utwatsi dutotahaye dukase neza rwose.

Ingazi y'inzu yubakishije isima, ifise utwuma dusize ibara ritukura, inkingi zisize ibara ryera, igorofa yagutse yubakishije amatafari aturiye, ikirere gifise ibicu vyera n’ibindi bisa n'ubururu. Hariko haka akazuba ,amadirisha n'imiryango bisize ibara ritukura, hasi hasize isima.

Igipapuro gicatseko ivyo abanyeshure n'abaherezi ba Gatagara mu gihugu c'u Rwanda bakwiye kugenderako no kudakora. Gukunda igihugu, kwubahiriza amasaha, gukunda akazi no kugakora neza. Gufashanya muri vyose. Kugira isuku. No kumenya ku banyeshure, bakirinda kwanka ishuri no kwubaha amasaha no kutanywa ibinoreza n'ibindi.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye hamwe n' isima irimwo urubaho gwanditseko n' ingwa yera ivyandiko biriko vyanditse mugifaransa abavyinditse baciye imirongo kuri bimwe bimwe nyamukuru kandi birasize n' ibara ry' umuhondo.

Impuzu imanitse kumusumari yera , ibitabo bipanze neza mudupande umunani, no hejuru yaho hariyo amakaye, ihema imanitse kugisenge niyo bagize igisenge itangirije utubaho dutoduto.

Ibiro vyuguruye bifise umuryango wera, hejuru yaho handitse mu gifaransa, akantu ko gufyonda kugira watse itara. Umuryango ukoze mu cuma, ufise ibiyo bibonerana kandi uriko n'utwuma dukingira ibiyo kugira ntibimeneke canke iyo umuntu abikozeko ngo abicafuze.

Isomero ryubakishije amatafari. Harimwo intebe n'urubaho rwirabura, n'abana bane , harimwo umwe yicaye hasi, n'uwundi ahagaze imbere yiwe amuhaye ikiganza, n 'abandi babiri umwe yambaye agashati gasa n'ubururu, n'uwundi yambaye agapira kirabura.

Umuntu aseguye agasagusagu kiwe, ariko akoresha imashirine nyabwonko imbere yiwe hari ikaramunikaye telefone ngendanwa isakoshiyo mu mugongo, kandi muri ico kibanza arimwo hariho n'abandi bantu bari imbere yiwe.

Ingazi ifise ivyuma bifasha abantu baduga canke bamanuka , iyo ngazi risize ibara ritukura, umuryango utukura, igihome gisize ibara ryera , amabati , amadirisha ariko ibiyo bimeneka n'ibicu vyera vyerekana kw'ikirere ciganjemwo izuba

Urupapuro rucafyeko ibintu vy'uburimyi nk'inkorofani, umupanga, inyundo, umusumenu, isuka kandi kimanitse ku ruhome. Urwo ruhome rusize ibara risa n'umuhondo.

Ibitaro hanze har’akadobokera akarimwo amaze yo gukaraba gateretse ku ntebo y'igiti imtingi zifashaijo nyubako zirarenga zitanu hasi harasize ibararyirabura impande yaho hariho noutwatsi dukeyi dusa n'urwatsi rubisi, kandi urusemgi rw'iyo nyubako rurasambutse.

Ibi papuro vyera bicafyeko ibintu vy'ukwigisha abana bataramenya kwandika baraba amashusho bimanutse ku ruhame rw'inzu uteresheje imisumari ibaragerabura ibararisa n'umuhondo udakaze n'isivy idasizirange umuri ayo mashusho harimwo inzoka amashesheti imipira n'ibindi bitandukanye bifasha abana kumenya ivyo bariko bariga.

Uruvuma rukinyara kw'abana impande y'uro ruvuma hariho ibiti bibiri, kandi hariho n'uruzitiro rutandukanya urwo ruvuma n'amashuri kugira abana ntibagumeyo umwanya wose mu mwanya wo kwiga impande yaho hari amashuri.

Utwatsi twumye tudatotahaye imbere yatwo hari igori rikinirwamwo umupira w'amaguru, impande yiryo gori hari ibendera ry'igihugu c'uburundi, inyuma yaryo har'inyubako isize ibara risa n'umuhondo niryirabura.

Akadobo karimwo umwavu gasa n'urwatsi rubisi, igitutu c'umuntu afise ngendanwa muntoki, igitutu c'inzu, amabuye n'iyindi micafu iri hasi, utwatsi dutotahaye dukeyi turi hasi impande y'akadobo gasa n'icatsi, utwo twatsi, turatotahaye.

Inyubako y'amasomero ishakaje amabati atukura n'amatafari hamwe n'ayandi yera. Utwatsi tugufi tugufi turi imbere y'ikibuga. Ikibuga c'umupira w'amaboko. Hakurya hari imisozi iteyeko ibiti; ibicu birimwo ibara ry'ubururu be n’irindi ryera.

Umuntu ahagaze mw'ishuri muriryo shuri harimwo udutebe dutoduto twicarako abana batoyi imeza zabo hariho utuntu bakoresha mu gukina haraboneka n'ikibaho cirabura kandi izo ntebe zifise amabara atandukanye.

Ishuri risize ibara ryera inkingi zaryo risize ibarary' ubururu habonekaho igipfungu inyuma y'ishuri hariho ivomo musi yaho hari akadobo gasa n'umuhondo haboneka ho, kandi ibiti biri imbere y'ishuri n'inyuma y'ishuri.

Imiryango amadirisha inyuma y'inzu hariyo'ibiti imbere y'inzu nta vyatsi bihari, kandi hariho n'amabuye matomato ataboneka neza imiryango isiza irangiraigomba kwera hejuru y'inzu hari amabati.

Umugwi w'abana benshi bari hamwe bariko bararaba uruzitiro rucafyeko n'amabara menshi atandukanye. Harimwo iryo umuhondo, iryo ubururu, iryo urwatsi rutoto. Hejuru yabo hari ibiti bitotahaye birebire. N'inyuma y'uruzitiro hari ibindi biti vyinshi bitotahaye.

Hasi hubakishije isima, intebe ziri muri ico kirasi zubatse mu bwoko bw'igiti hamwe n'icuma, inyuma y'intebe hari urubaho, impande y'urubaho hari urukuta rusizi ibara ryera, mu mbavu hakenyeje ibara rigomba kwirabura.

Urupapuro rusa n'umuhondo rwanditseko ingengabihe y'indwi yose umwigisha azokorerako kugira ngo yigishe abanyeshure. Rumanitse mw'idirisha ryera ribonerana ry'ibiyo bimeneka.

Ishuri riri hagati mu gisagara ca bujumbura matutina impande yaryo haribiti birebire mbere yaryo harivyatsi birebire bidahimbaguye ingazi zaryo zirashaje rirasize ibara ritukura iryo shuri rirashaje rimaze imyaka myinshi.

igiti c'ipapayi kikiriko kirama kirashaza imbere y'inzu hakabaheza cane ubwatsi bw'amashugwe bukikuja inzu ibara y'ikirere ry'ubururu rivanze n'ibicu bitoyi inyubakwa y'inzu yubatswe neza ifite amatafari n'amabuye biboneka neza cane

Ikirasi kirimw intebe zikoze mu biti zicara kw abanyeshuri inyuma hari akabatu gakoz mu giti. Abanyeshuri babirika mu bitabo vy'ishuri .ico kirasi kirasize n'irang igera ricasemwo mu kimenyetso c'umusaraba kandi cubakishije n'amatafari.

Utwatsi dutotahaye dukeyi impande yatwo hariho utundi twumye udushugwe tur’imbere y'amashuri , abana bar’imbere y'amashuri bariko barakina bafise amasakoshi mu ntoki, hariho n'umwigisha wabo yambaye umwambaro wera ari hanze.

umusenyi impande yaho haramabuye amenaguye haruguru yaho hari ibyatsi hibitot ahaye hateyemo igiti c'amashami mare mare atot ahaye hejuru y'igiti hari insinga z'amatara impande yaho hari amasomero n'abana bavuye mu isomero bambaye umwambaro w'isomero harimwo ibara ryirabura n'iby'ubururu

Inzu irimwo urubaho rurerure ata bintu rwanditseko. Amabuye yo mu bwoko bw'amatafari aturiye, yubatse iyo nzu, hamwe n'isima isizi hasi. Hagati na hagati y'itafari n'irindi, harasizi isima ifashe ayo matafari.

ibipimo vy'umuyagankuba harimwo bibiri vyera bifite umwobu hagati n'utudomo tubiri ku mpande agapukuru kirabura gafasha ibipimo bibiri vyera rukaratatsi rwanditseko gatandatu ruri hejuru yavyo ukuguru kw'intebe imeza biteretseko natuno dukaratasi turi ku meza

Ishuri ryo mu mwaka wa mbere b, umuryango waryo uruguruye uwundi urugaye, impande yaho hari idirisha rifise amagiriyaje asize n'irangi ryera kandi ryubakishije isima.

Ivyuma vyubatse amasomero, abana bari mu kibuga, igiti ciza gitotahaye, ibendera ry'Uburundi, igicu kimeze nk'aho izuba rikuvye, amabara asize ishuri agomba gutukura ayandi n'umuhondo userutse, hagati mu kibuga hari umuzingi uhese wugaye urimwo ibara risa n'idarapo ry'Uburundi ahandi risa n'ubururu.

Umupira w'abana wo ugukina ubangishije amasashe urabona ko hejuru hari ko igitambara c'impuzu gitabuye bagize umugozi hariko amasasha indani biboneka ko harimwo amashashe menshi, kandi uteretse hasi kw'isima barahejeje kubanga.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi abana bari mu kibuga bariko barakena hagati muri ico kibuga hariho ibiti bibiri bihateye impande y'abo bana hariho amashuri bigamwo biboneka ko abo bana bari mu karuhuko.

Uruzitiro rw'ibiti bitobito bitotahaye n'ibindi birebire ku ruhande, igikino abana bakinirako mu kunyerera ku vyuma, inzu ntoya y'ibiti isakaje amabati abana badugirako, hepfo hari ishuri ndende yubakishijwe amatafari isizi ibara ryera, hariho abantu bake imbere y'amashuri ijuru rirakeye n'imisozi isa neza.

Ivyuma bifashe amabati, amabati impome z'inyubako zisize ibara ry'umuhondo idirisha ryugaye rizana umuco indani mu kirasi, idirisha ryugaye hasi hasize isima yirabura.

ingazi zitatu, inyubako yubakishije amatafari, ifise utwenge dutoduto ducamwo umuyaga. Ibara ryera risize ku nyubako. Igisenge gifise ibara ritukura n'irisa n'umuhondo, inyubako ifise amadirisha maremare.

Umubikira ari mu kibuga hagati yambaye impuzu isa n'ubururu ariko ararengana. Impande y'ikibuga hari utwatsi dutotahaye dukase neza. Imbere y'uwo mubikira hari ibiti birebire bitota haye hamwe n'imodoka zitukura iyera ikirere gisa neza kirimo ibicu vyera ahandi hirya hari ibicu bigomba nk'imvura igomba kugwa.

Inyubako ndende, igeretse kabiri, isakarishije amabati, yubakishije amatafari ,isize n'ibara ryera mu mbavu, ifise amadirisha hejuru no hasi; ifise uruzitiro gwubakishije amatafari, isize n'utubara twera; hagati hariho utudirisha dutodoto.

Ibendera ry' Uburundi riri hagati mu kibuga, abana bari impande y'ishuri bariko barakina. Uruzitiro rurerure rwubakishije amatafari, rufise n'utubara twera hagati. Inyubako ndende igeretswe kane itarahezwa kwubakwa. Impande y'aho, har'izindi nyubako. Ikirere gisa neza kirimwo ibicu vyera n'ibisa n'ubururu, hariko haka izuba.

Ikibuga kirimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, uduti tugufitugufi dukase nk'amashurwe, inyubako ndende isakaje amabati hamwe n'amatafari, imiryango isa n'ubururu. inyuma y'inyubako hari ibiti birebire bitotahaye, ikirere kirijimye, imvura igomba kugwa.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi vyera n'ic'ubururu gitoyi ,izuba ririko riraka ,inyubako isizi ibara ry'ubururu, yubakishije amabati n'amatafari ,utwatsi dutotahaye ,amabuye ari hasi makeyi, ikibuga c'umusenyi.

Ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera ivyandiko vyo mwishuri risumbuye mu gisata c'ibiharuro, hejuru hasize ibara ryera hasi hari hasize ibara ryera ariko harirabura kubera umwotsi.

Ikirasi cigiramo abanyeshuri kirimwo intebe nyinshi zishinze, indani bariko barahakoropa ikibaho kirahanaguye kirirabura hejuru ku gisenge hasize ibara ryera ku ruhome hari amatafari aturiye asizeko ibara ryera.

Igiti c'umwembe ibiti vyinshi bifise amashami atotahaye, inyubako isize ibara ritukura hejuru ku mabati hasi hasize ibara risa n'ubururu n'iryera, imbere y'inzu hari utwatsi duto duto dutotahaye hamwe n'ahandi hatagira utwatsi.

Ikigo cubakishije amatafari, gisize ibara ryera hasi, no hejuru gifise ibara risa n'ubururu; ikirere gisa neza, hariko haka izuba, gifise ibicu vyera n'ibisa n'ubururu; igiti kirekire, inyubako itarahezwa kubakwa.

Ibiti bitotahaye, vyinshi, vyegeranye, hasi hari umuntu ariko aratambuka mu kibuga hagati, urutsinga rw'umuyagankuba, hejuru ikirere gisa neza gifise ibicu vyinshi vyera n'ibisa n'ubururu bikeyi, izuba ririko riraka.

Umugabo yambaye impuzu zisa n'ubururu afise icuma mu ntoki ariko arasimba ari mu kirasi cagutse gisizi ibara ryirabura irisa n'umuhondo iryera, inkingi z'ibiti zifashe iyo nyubako zisize ibara ryera n'iryirabura hasi hasize ibara ritukura.

Ikirasi kirimwo intebe z'ibiti, zo kwicarako abanyeshuri, zitonze ku murongo; urubaho ruri ku ruhome rwirabura, rwandikishijeko n'ingwa yera; ku ruhome hasize ibara ryirabura n'iryera, hejuru ku gisenge hasize ibara ryera.

Ikigo c'ishuri rya mutima mweranda ibujumbura, inyuma yaho hari abantu babiri bahagaze ho bambaye amapantaro yirabura bose, uwundi yambaye agapira kera n'igipapuro mu ntoki ibiti birebire bir'impande y'iryo nyubako bitotahaye imiryango isizi ibara ryera.

Ikirere gifise ibicu bisa n'ubururu vyinshi n'ivyera bikeyi, ibendera ry'igihugu c'Uburundi ibiti vyinshi bifise amashami atotahaye, igiti gifise amashami menshi n'agatutu imizi yaco igikikuje.

Ikirere gisa neza hariko hakizuba kirimwo ibicu bisa n'ubururu vyinshi ivyera nibikeyi hariko haka akazuba katababaza, ibiti birebire bitotahaye inyubako ndende igeretse gatatu itarahezwa kubakwa, uruzitiro rw'ishuri n'abana barinyuma y'uruzitiro bagomba kuja kwiga.

Ikirere gisa nabi, imvura igomba kugwa, kirimwo ibicu vyinshi, vyirabura n'igipfungu; inyubako ndende, yubakishije amatafari n'amabuye; uruzitiro rwubakishije amabuye hamwe n'ivyuma, hejuru hasize ibara ryera; iyo nyubako, isizeko ibara ryera, inyuma yayo hari ibiti bitotahaye birebire.

Umwana ariko arakaraba, amazi ari imbere y'ishuri; yambaye umwambaro w'ishuri wirabura n'ishati yera; impande yiwe hari abandi banyeshuri bariko barakina, bari hanze, utwatsi turi mu kibuga n'ibiti biri impande y'ishuri.

Umuvo utwari amazi ushaje, inyubako ndende isize ibara ry'ubururu n'iryera amabati asakagi iyo nyubako asize ibara ritukura ibiti bibiri biri mu kibuga bitotahaye bifise amashami atotahaye, inyuma y'iyo nyubako hari biti n'ibigazi.

Intebe yo kwicarako iri hanze, ibara ry'ubururu risize ku ruhome, amatafari yubakishije inyubako, amadirisha, umuryango w'icuma wuguruye usize ibara ryera, hejuru ku gisenge hasize ibara ryera, umuvo w'amazi uciye usizeko isima.

Inyubako yubakishije amatafari isize irangi ryera mu mbavu n'amabati hejuru, impande yaho hari abanyeshuri bo kwishuri ryitiriwe umweranda mikayeri i Bujumbura bambaye umwambaro w'ishuri bafise ivyo batwaramwo amakaye mu ntoki hari n'uwundi muhungu ahagaze imbere yabo w'umunyeshuri ahetse ico atwaramwo amakaye.

Igiti c'ipapayi ibiti vy'amashami atotahaye udushugwe dukase neza utubuye duhagaze hanze inyuma y'amashurwe inkingi y'icuma ifashe inyubako isize ibara ritukura ikirere gisa neza kirimwo ibicu vyera n'ibisa n'ubururu urutsinga rw'umuyaga nkuba.

Ikirasi kirimwo intebe nyinshi, zo kwicarako abanyeshuri, zipanze ku murongo, ikibaho canditseko utuntu dukeyi n’ingwa yera; ku ruhome hari ibara ryera n'amatafari; utudirisha duto duto, ducamwo umwenge w'umuyaga.

Ikirasi kininiya cagutse kirimwo intebe nkeyi zo kwicarako abanyeshure, zubatse mu biti hamwe n'ivyuma. Ku ruhome hasize ibara risa n'umuhondo, hejuru ku gisenge hasize ibara ryera n'itara ritariko riraka.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi, vyera n'ibisa n'ubururu, imvura igomba kugwa, imisozi miremire ,ibendera ry'igihugu c'Uburundi, igiti kiri mu kibuga, ikibuga kirimwo umusenyi, inyubako zubakishije amabati, iyindi nyubako yubakishije ibati ritukura.

Utwatsi duto duto dukase neza dutotahaye ,abanyeshuri bari nyuma y'ishuri ,inyubako ndende igiretse kabiri ,yubakishije amatafari aturiye ,isize irangi ryera, yubakishije amabati ,ikirere gisa neza, kirimwo ibicu vy'ubururu ,n'ivyera.

Ikirasi kirimwo intebe z'ibiti, zicarako abanyeshuri, idirisha ry'ishuri ryugaye; igipapuro gicafyeko umubiri w'umuntu, uko ibihimba vy'umuntu bitandukanye, bifasha abanyeshuri kwiga; kimanitse ku ruhome gicapishije ibara ryera, kiri ku rupapuro rusa n'urwatsi rutoto, ku gihome hasize ibara ryera.

Inyubako y'ishuri, irimwo utuntu abana bakinirako, hariho abana bakeyi bari hanze, bariko barakina abandi bariko barataha; bambaye umwambaro w'ishuri; izo nyubako zisize ibara risa n'umuhondo, irisa n'urwatsi rubisi, irisa n'ubururu; hejuru hari ikirere gisa neza, inyuma y'ishuri hari ibiti birebire bitotahaye.

Inyubako ndende, igeretse kabiri, isize ibara ryera mu mbavu hamwe n'amatafari ayubatse; idirisha ryubakishije utwuma; hejuru isakaje amabati; ikirere, kirimwo ibicu vyinshi vyera, n'ibicu bikeyi bisa n'ubururu, imvura igomba kugwa.

Utubuye duto duto tuvanze mw' isima turihanze inyuma y'urugo ,urugo gwubakishije amabuye n'utwuma, rusize ibara ritukura n'iryera hejuru ,imbere mu rugo har' inyubako isize ibara ryera yubakishije amatafari n'amabati hejuru har'ibicu bikeye

Abanyeshuri bariko bamanuka ingazi z'ishuri bariko barataha, bafise amakaye mu mugongo bahetse. Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari hamwe n'utwenge ducamwo, umuyaga dusize ibara ryera. Hejuru ku gisenge hariho utubaho duto duto.

Idirisha risize ibara ryera rifise ibiyo bibonerana, harimwo ibimenetse bitatu hamwe n'imbaho hejuru zitangiriye idirisha ahahora ibiyo, ivyuma bifashe idirisha amabati hamwe n'amatafari.

Ibiti birebire, vyumye, bifise amashami hejuru atotahaye, hasi harakubuye, hasa neza, akayira gashashemwo amabuye ya kijambere, amwe arera ayandi aratukura; inyubako za kera, z'ikirundi ziriko ubwatsi bw'ikirundi; hariho inyubako yubakishije amatafari n'amabati, n'ibiti vyinshi bitotahaye inyuma yazo.

Ishuri ry'imyuga ryisumbuye, rifise urugo rwubakishije amatafari n'amabuye, umuryango uruguruye iyo nyubako nindende. Iyisize ibara ryera n'amabati. Imbere harimwo ibiti bitotahaye.

Idirisha ry'igiti rimenetse, umuryango wuguruye w'igiti, ikibaho gifise imbaho hagati na hagati no mu mbavu cirabura ibara ryera risize ku mpome n'iryirabura risize hasi igisenge gize ibara ryera.

Ikirasi kirimwo amakaye y'abanyeshuri apanze ku murongo, impuzu ziri ku ntebe izindi ziri ku meza ,hasi hari sima hejuru hari bati n'ivuma bifashe amabati, intsinga z'amatara n'uruhome rusize ibara ryera.

Ikirasi kininiya, kirimwo intebe z'ibiti, zitonze ku murongo, zicarako abanyeshuri; umuryango wuguruye w'icuma, usize ibara ritukura, amadirisha yuguruye, amabati n'ibiti bifashe amabati, ikibaho canditseko n'ingwa yera.

Isakoshi yirabura yegamitse ku nzu isize ibara rigomba kwera ariko ritera neza, hasi hasize ibara ryirabura hari utwuma dusize ibara risa n'ubururu dufasha abantu kwifadikiza hari n'inzu ndende igeretse n'ibiti bitotahaye hasi.

Ibendera ry'Uburundi n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, ibiti bitotahaye vyinshi, imodoka ziri munsi y'ibiti, inyubako zubakishije amabati, inkingi z'izo nyubako zisize ibara ry'ubururu, inyubako ndende hirya, ikirere gisa neza, kirimwo ibicu vyera n'ivy'ubururu.

Ibiti bitotaye kirekire kiri imbere y'inyubako udushurwe dukase neza, umuvo w'amazi, inkingi z'inzu, inyubako yubakishije amatafari, igisenge gisize ibara ryera, imbere y'inzu hari utubuye duto doto.

Ikibuga giteyemwo utwatsi dutotahaye hamwe n'umusenyi hagati n'amatafari amenaguye, inyubako ndende isize ibara ryirabura hasi, hejuru isize ibara ryera hamwe n'utudirisha duto duto, imiryango isize ibara ryirabura, hejuru ku mabati hari ibara risa n'urwatsi.

Amateke inyubako yubakishije amatafari imyenge y'inzu icamwo umuyaga ikengeri urubaho rufasha amabati ruboze ibati ryubakishije inyubako iyindi nzu ihagaze iri hirya y'iyo yindi ihagaze neza yubakishije amabati hamwe n'amatafari hariko ibara ryera ry'umusaraba.

Ibendera ry'Uburundi, ikirere gisa neza, kirimwo ibicu vyinshi bisa n'ubururu, n'ibicu bikeyi vyera, hariko haka izuba; inyubako igeretse gatatu, yubakishije amabati hamwe n'amatafari, isize ibara ryera n'irisa n'ubururu; ibiti bitotahaye, bifise amashami menshi, imodoka yera n'abantu bahagaze bariko baratambuka.

Umugabo yambaye impuzu zisa n'ubururu asiyve afise icuma mu ntoki, ari mu kirasi gisize ibara ryera n'irisa n'umuhondo n'iryirabura, hasi hasize ibara ritukura inkingi zibiri zifashe iyo nyubako zisize ibara ryera hejuru no hasi iryirabura.

ibendera ry'uburundi, ibendera ry'ubufaransa, ibiti bifise amashami atotahaye birebire, inyubako ndende igiretse kabiri yubakishije amatafari hejuru nta mabati ariko, hasi hari uduti tw'ibigazi duteye neza dukase neza hamwe n'udushugwe, amabuye ashashe hasi.

Intebe zibiri z'ibiti ziri mu kirasi c'ishuri impande y'ikibaho cirabura canditse ko ibiharuro icukibaho hejuru yaho hasizi baragera kandi no hepfo harasizi bara ryera iriko amatafari aturiye yubakishije iyo nyubako hejuru har amabati.

Inkingi ifashe inyubako, yubakishije amatafari aturiye ,imbere y'inyubako har'igiti kirekere gitotahaye, n'umuvo w'amazi ,imbere hari izindi nyubako nyinshi zirezire, zisize ibara ryera ,ikirere gisa neza gifutse ibicu bisa n'ubururu, n'ivyera.

Ikibuga kininiya kiri mwivu ibendera ry'uburundi ibiti vyinshi biteye inyuma y'inyubako ndende y'ishuri itonze ku murongo bitotahaye ikirere kirirabura imvura igomba kugwa.

Inyubakwa yubakishije amabati n'amatafari aturiye, ifise umuryango utukura, n'akadirisha gatoyi impande y'umuryango, kugaye. Ifise n'irindi dirisha ryuguruye rininiya, risize ibara ryera. Imbere y'inzu, hari umusenyi n'utubuye dutoduto. Inyuma y'inzu hariyo igiti kirekire gitotahaye.

Inyubako ndende yubakishije amatafari aturiye hamwe n'isima ifise amadirisha menshi n'ibirasi vyinshi bisize ibara ry'ubururu mu mbavu hasize ibararyera hasi hari imodoka azera nyinshi hamwe n'ibiti bikikuje ico kibanza hari n'ibendera ry'igihugu ry'uburundi.

Abagabo babiri bari mu kirasi kinini cane, umwe ahagaze mu muryango ariko arinjira, yambaye agafukamunwa ku munwa, uwundi ariko afyonda terefone ngendanwa, yambaye n' agafukamunwa n' ishati yera ifise utubara dutandukanye, bari mu kirasi kirimwo amabara y' urwatsi, n' udutebe dutoduto, tw' ibiti.

Ikibanza kinini kitagira ubwatsi inzu ntoyoizobatwa n'amatafa ariatukura zifise amadisha amatomato hari izindi nyubako zifise amabati yirabura hari ibiti birebirire n'ibindi bigufi bigufi bitotahaye uburyo hari iyindi nzuba kiriko barubaka itarahela hasi hari umusenye n'iutubuye duto duto.

Impande y' inyubakwa hari isima ishashe hasi impande yaho hari utwatsi n' uruzitiro gw' amatafari atukura n' uruhome gw' inzu isakaje amabati n' ibiti binini bire bire bifise amababi y' icatsi ico batamwo umwavu gisa n’ubururu n' inyuma hariyo inzu isakaje amabati atukura.

Ikibuga c'utubuye dutoduto n'umusenyi; inyubakwa yubakishije amatafari, hamwe isize n'irangi ryera, umuryango utukura n'amadirisha ariko utwuma. Hejuru hari amabati. Inyuma y'aho hari igiti kirekire. Ikirere gisa neza cane.

Ishuri ririmwo banyeshuri bariko bariga n'umwigisha arimbere ariko arandika kukibaho kirekire cirabura yambaye kandi ifise dushurwe twera abanyeshuri bambaye amashati yera hasi bambaye impuzu y'ubururu, kandi bariko barako barakurikira mw'ishuri bari mu karasi gifise idirisha n'intebe z'ibiti vyera.

Amasafuriya manini akoreshwa muguteka inrya zabantu ari munzu yivu mugikoni ntamuco uhari hari utudisha duto ducamwumwotsi hari imeza ndende yigiti namaziko atatu ateretseko ayo masafuriya hasi harirabura harimwivu

Ikibuga kinini c'umusenyi n'amabuye imodoka yera amashurwa ari imbere y'inzu inyubako y'amatafali atukura n'inkingi zubakishije amatafali amabati yera ikigazi ibiti birebire ibicu bisa neza bisa n'ubururu bivanze n'ivyera bikeyi.

Urubaho rwanditseko n'ingwa yera rwirabura handitseko ibibazo bigera kuri bine, handitse ngo umubanyi mubi aragutabara uri mu ngorane, urushana n'igihe c'umwaka w'irima, mu karere ko mu mitumba inzu zikikijwe n'imirima, hejuru y'ikibaho hari utudomodomo, uruhome rusa n'umuhondo.

Inyubakwa ifise imiryango itukura yubakishijwe amatafari n'isima impome zirasize irangi ryera hasi har'isima yirabura impande hari igiti c'umwembe n'inyuma y'inzu hari ibiti bindi, igisenge kirera, iyo nyubakwa ifise n'amadirisha afise amabara atukura.

Ikirasi c'ishuri gifise idirisha rimenetse imbere hari urubaho rukikujuwe n'ibiti ikibaho canditseko n'ingwa yera impome zirera idirisha rya kera ryanditseko umuryango ufisi ibiti n'ibirahuri bibonerana hagati harimwo ikirahuri gisize ibarary' umuhondo.

Ikigo cishure kiri i Bujumbura cumumarayika wumurwanizi hari ikibuga cumusenyi nutubuye duto duti hari n'abana bambaye umwambaro wera wishure bahetse nivyo batwaramwo amakaye, hasi hariho n'utwatsi dutotahaye n'igiti kirekire ninyubakwa zamashure impande yaho harizindi nyubakwa.

Umuryango w'irembo wera, urugo rwubakishije amafari, iruhande yaho hari utwatsi dutotahaye n'igiti kirekire kimeze nk'ikigazi, inyuma yaho hari n'ikindi giti, ibiti birebire bitotahaye, ijuru risa neza, umuvo w'amazi hamwe n'amabuye yubatse ibarabara.

Inyubako yubakishije amatafari atukura n'isima. Mu mbavu hasize ibara ryera n'iryubururu, n'itara ry'umuyagankuba mu mbavu ; hejuru hari amabati. Hirya hari igiti gitotahaye n'utwatsi dukeyi turi hasi dutotahaye. Imbere y'aho hari umuntu yambaye impuzu zera.

Inyubako ndende igeretse gatatu impande yaho hari iyindi nyubako ngufiya ifise imiryango n'amadirisha atatu iyo nyubako ndende isize ibara ryera yubakishije amatafari hamwe n'amadirisha menshi asize amabara yera hasi hari ikibuga c'umusenyi n'utubuye imbere yaho hari igiti hamwe n'utwatsi totahaye.

Urubaho rwanditseko n'ingwa yera rwirabura, handitseko ibibazo bigera kuri bine, hejuru y'ikibaho hari utudomodomo, uruhome rusa n'umuhondo. Handitse ngo " Umubanyi mubi aragutabara uri mu ngorane. Urushana ni igihe c'umwaka w'irima. Mu karere ko mu mituma, inzu zikikijwe n'imirima".

Inzu yigikoni itagiramwo umuco hari imyotsi impome zirirabura kubera imyotsi mumadirisha haca umuco muke amashiga manini yibumba ateretseko amasafuriya manini manini yivyuma atekeshwa imfungurwa zabantu benshi imeza ndende yigiti kuruhande hasi hari isima

Abantu babiri bahagaze iruhande yabantu badandariza hari uwambaye impuzu yumuhondo adandaza amahera yituma tumanako haraho aho badandaza amata amazi nibindi mukaguriro kishure impande hari igiti cumwembe ninzu ndende yubakishijwe amabati atukura nirangi ryera irembo iruguruye risize irangi ryera

Ikibuga kirimwo imodoka yirabura impande yaho hari umuntu ari impande yimodoka n'ibendera yigihugu c'Uburundi impande hari utwatsi duke dutotahaye hamwe numusenyi urimwo utubuye duto duto, hari murico kibuga kandi imodoka zera hamwe n'ibiti vyinshi bitotahaye n'izindi nyubakwa.

Izuba ririko rirarenga, ibiti birebire bitotahaye, inyuko ndende igeretse gatatu hejuru hariho n'akandi kazu gatoyi, isize ibara ryera, imbere yaho hari imodoka zibiri zera, n'iyindi nyubako ngufiya, mu mbavu hariho n'ibindi nzu zibonekaho.

Utwatsi dukeyi dutotahaye ,imbere yaho hari ivu ry'umusenyi, urimwo n’utubuye dukeyi ,imbere har’inyubako yubakishije amategura hamwe n'amadirisha atatu n'umuryango wugaye usize ibara ryirabura hamwe n'ibara ryera hari n'inyubako ndende isize amabara yera.

Ibendera ry'igihugu cu Burundi hasi hari utubuye n'umusenyi abana bariko baja mw'ishuri amashuri aruguruye hari inzu itarahera kubaka igeretse kandi igicu gisa neza hariko haka akazuba.

Imeza iri mu kirasi itukura, impande yaho hari urubaho rw’irabura, ku gihome hasize irangi risa n’umuhondo, hejuru ku gisenge hasize irangi ryera idirisha ribonerana harimwo n’intebe imwe yonyene.

Amatafari yubatse ico kirasi araturiye hagati na hagati y' amatafari hari isima hari urubaho ubona ko gwanditseko ibintu abanyeshure biga hasi hubakishije isima muri iryo shure hariho umusaraba.

Isima iri hasi niyo yubakishije iy'inzu kandi iboneka ko isize irangi ry'ubururu abanyeshuri barihanze bambaye umwambaro w'ishuri haraboneka kandi agatebe karihanze kavunaguritse kandi hariko n'amadirisha kwiyi nyubako.

Inyubako yahoze iri muntara ya ngozi, ifise amabara atukura, iryera n'irisa n'urwatsi, ari mu mabara y'idarapo ry'uburundi ,hariho abantu batonze kuriyo nyubako barindiriyeko baronka ubufasha.

Impuzu zera zanikiye ku vyuma izirabura zanikiye ku migozi inzu iri mbere y'imigozi irageretse kabiri kandi yubakishije amabati munsi y'impuzu hariho abantu bariko baramesura impuzu.

Igitutu c'inzu, umuvo umenetse imbere yaho hari udusenyi turimwo amabuye , utwatsi dutotahaye, uruzitiro rurimwo inzu imwe, hejuru hari ibicu vyiganjemwo ibara ry'uburururu ni ryera, bibonekako hari umuco mwiza haka n'akazuba , inyuma yaho hari ibiti birebire bifise amashami atotahaye.

Ikirasi c' ishure gisakaje amabati umuryango w' ishuri wuguruye usize ibara ritukura amadirisha abiri yuguruye ikibaho nticanditseko intebe zipanze kumurongo neza hasi hasize isima igisenge kiriko amakoma y' ibiti.

Inyubako nzizo cane ikayangana, kandi igezweho urabanwa ko mu birasi harimwo abanyeshuri, kandi ifise amasare menshi cane hasi irafise udushaurwe tuhateye n'impande yaho hariho agasenyi kavanze n'amabuyi hariho n'imodoka ubona canecane iping yayo.

Amazu agezweho ubu yubakishijwe amakaro, ariko iyiyo yubakishijwe isima, ifise n'ingazi zitatu zukwururuka kandi barahejeje kuyubaka hejuru ifise igisenge gifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, n'iritukura, inyuma yaho hariho igiti hejuru irafise n'ibati.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wera n'izirabura, Bariko baragenda mu kayira gashashemwo amabuye. Impande, har'icatsi kibisi gitotahaye. Imbere, har'inyubakwa ndende y'amatafari, hamwe n'abandi banyeshure benshi bahagaze imbere y'ayo, ibiti birebire bitanga akayaga keza mur'ico kibuga.

Ikibuga c'ishuri gikikujwe n'amashuri, impande yaho hari ibiti birebire vy'amashami maremare atotahaye, hasi hariho utwatsi duke dutotahaye, hejuru hari ibicu vyiganjemwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Igitutu c'irembo ry'ivyuma gifise imirongo myinshi igororotse n'igice kinini hepfu kitagirako imirongo umusenyi wumye urimwo amabuye mato mato amatafari n'ibindi bisigazwa irizubariraiko riraka ni ho igitutu kiboneka neza, kandi harimwo n'utubuye dutoduto.

Igiti gito gifise amababi y'icatsi n'ayandi y'umuhondo giteye muk'ibanza hari n'ubundi bwatsi butobuto bubikikuje , n'amashurwe ar'impande yaco, inyuma har'inyubakwa zifis'imiryango n'amadirisha, imbere yazo hanikiye impuzu, hari n'ikindi giti kitagira amababi.

Ikibuga cubatsemwo amazu, impande yaho hariho ibiti birebire bifise amashami atotahaye, hagati harimwo ibendera ry' Uburundi, harimwo n' inzu igerekeranye, munsi y' ibiti harimwo imodoka zifisemwo amabara yera.

Ikibuga c'ivyatsi n'inzira yivu inzu imbere yayo hari ibenera ry'uburundi n'irindi umuntu, ariko araca mu kibuga n'abandi barimpande y'inzu bambaye impunzu zera n'izirabura ibubafu hari imodoka yera ibiti binini n'ivyatsi bisharije ikibanza.

Umusenyi urimwo igereveya, ibendera ry'igihugu cu Burundi, uruzitiro rwa kijambere rwubakishije amatafari, abana bari m'utwatsi impande yabo hari inzu yabatse n'amabati, inyuma hari ibiti birebire n'ibicu bisa naho akazuba kariko karaka, hariho n'inzu idaheze kubaka.

Abantu bakuze bariko bigisha ibintu bijanye nuko bafungura umugabo ariko araraba uyundi mugore ariko arandika kukibaho hariho n'abandi bicaye ku ntebe bariko baramukwirikira, hariho iyindi nkumi ihagaze yambaye umupira wubururu n'ipantaro, inyuma yiwe hariho uyundi yambaye umupira wera.

Ibiti umusenyi urimwo utubuye utwatsi dutotahaye abantu bicaye ubwato burimwo amazi umuntu ari inyuma y'inzu inzu yubakishije amabati asize ibara ryera ibicu birakeye riganjemwo umuco mwinshi.

Igiti kirekire ciza gifise amashami atotahaye. Gifise uburebure buteye igomwe. Impande y'ico giti hari utundi udushurwe dukase neza. Imbere mu rugo hari inzu ifise akandi kazu kageretseko kandi gafise umusaraba.

Igitutu c'inzu, udushurwe duteye imbere y'inzu, n'utundi dukase neza, amabati, ikirere cerekana yuko imvura igomb'irwe ,higanjemwo igipfungu hejuru n'ibicu vyera bivanzemwo imvura ,nivy'ubururu.

Utwatsi tudushurwe duteye impande y'akayira kagenda kuguti c'idarapo mpande yaho har'ibiti bitotahaye vy'amashami atadukanye kandi hariho hasi utwatsi duteyeho dutohaye hariho n'inzu ndende ikitse ariko itageretse.

Inyubako y'ubuserukiza bw'ubufaransa mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi, ibendera ry'ubufaransa, ibendera ry'uburundi, ibendera ry'ubumwe bwa Buraya, inyubako yubakishije amatafari atukura, hasi hashashe amabuye yera, ibiti birebire bitotahaye. Impande yaho, hari udushurwe twera, hamwe n'ikigazi.

Utuzu twa sugumwe twinshi turi mu murongo umwe. Hejuru igisenge ntigisakaye Kandi dusize n'ibara risa n'umuhondo n'iry'urwatsi rutoto hasi hari isima Kandi ntakindi kintu gihari .

Ikibuga kinini gisa n'aho ari kuru y'ishuri cangwa ahantu hahurira abantu benshi, har'inyubako ndende mbona ikimenyetso co gukinirako umupira har'imodoka zihahagaze hafi, ikirere kigaragara neza har'ibicu vyinshi.

Igitutu c'abantu babiri barimwo ibarabara impande yaho hari ubo utwatsi duke duke tuvanze no twumye igiti cumi c'ungo n'i mandarine ikigazi inzu iyubakishije amabati inyuma yaho hataye ibitoki.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi riri hagati mukibuga, imbere yaryo hari amazu, impande y'aho hateye udushurwe dukeyi, izo nzu zirasize ibara ryera n'ibiti biri inyuma y'izo nzu.

Ikibuga kinini c'umusenyi urimwo amabuye, inyubakwa y'amatafari atukura y'amagorofa atatu, imodoka imwe, ibubamfu hari igiti c'umupira w'amaguru gifise ibara ry'ubururu, imbere y'imodoka hari amazu n'ibiti bifise amashami y'umuhondo, hejuru ikirere gisa naho imvura igira irwe.

ishuri ryubatswe mu matafari tukura rifise amagorofa abiri n'amadirisha mato mato hejuru ibarabara ry'ivu n'akatsi kari imbere y'ishuri n'abanyeshuri bambaye imipira yera n'amajipo bahagaze mu tugwi impande y'umuryango ijuru rifise ibicu vyera

Uru dome E rucafye ku ruhome rwubatse n'amatafari utwuma twubatse dirisha dusize ibara ryera, abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri ,usa n'ubururu ibiti biri nyuma n'imbere y'uruzitiro rw'ishuri utwatsi twumye turi hasi,

Ibara ry'ubururu rikikuje ibati. N'ibati riri hejeru kunzu .Inzu irasize ibara ryera hanze harateye udushugwe, imbere y'inzu hariho intebe iri yonyene n'abantu barihirya bariko barasohoka ico kigo.

Ibicu bisa n'ubururu, ivyera, ibiti, ibarabara ry'ikaburimbo, uruzitiro rw'amatafari, inzu zubakishije amabati, abantu bari mw'ibarabara, inzira y'ivu, abantu bari imbere mu rugo harimwo uwambaye agapira k'umuhondo n'uwundi yambaye isakoshi yirabura mu mugongo.

Antene y' ituma tumanako ibarabara ricako imodoka n'abantu imbere mu rugo hariho abantu basa nk'aho bariko barinjira muri ugwo rugo abandi bariko barasohoka mu rugo indani hariho utwatsi dutotahaye hariho izindi nzu ziri impande y'iyo nyubako zito n'izindi zire zere.

Imiryango yose iruguruye impome z'uruzitiro zisize ibara ryera hejuru w'injiye indani ku mpome harasize ibara ryera inyuma yaryo hari ibiti bidatotahaye gose hejuru ibicu bisa nabi imvura igirigwe.

Umusenyi impande yaho hari ivyatsi bitotahaye, abagabo batatu harimwo umwe yambaye ikabutura yirabura n'agapira kera, impande yabo bagabo batatu hariho ibiti bibiri navyo nyene bifise amashami atotahaye, hejuru yaho hari ibicu vyera n'ivyubururu vyerekana yuko imvura igomba kugwa.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi ,igipoto bakiniramwo umupira w'amaguru, imodoka yirabura, umugabo ari kw' ikinga ari n'inyuma y'imodoka .Imodoka ziri munsi y'igiti gitotahaye c'amashami ashaje, amazu yubakishije amategura.

Ikigo c'ishure citeriwe Mutimamweranda riri i Bujumbura. Impande yaho hari igiti kirekire gitotahaye. Inyuma yaryo hari abakobwa babiri bafise amakaye mu ntoki n'iterefone ngendanwa. Umuryango waryo ufise ibara ryera.

Udushurwe dukase neza cane ibicu vy'ubururu ni vyera idirisha ry'ishuri risize ibara ry'ubururu ivyuma bifasha igisenge amabati hasi hasize isima imbere hari inzu nziza cane igeretse kabiri isize amabara yera n'amadirisha yera hamwe n'imiryango y'ubururu.

Abantu bari mu kibuga, bahagaze umutwatsi ,bambaye impuzu z'ukwiyereka, bari impande y'ibiti birebire ,bifite amashami atotahaye, ikirere gisa nabi, imvura igomba kugwa kirimwo ibicu vyinshi inyubako yubatse impande y'ivyo biti ,uruzitiro rwubakishije amabuye hamwe n'ibiti.

Abaganga batatu bariko baravura bambaye udufukamunwa. Gasa n'ubururu akera n'uwambaye inkofero yera y'abaganga bambaye impuzu zera z'akazi bafise umurwayi ku gitanda, bafise umutima untoki n'imiti iri mu kabati yugaranye.

Abagabo benshi bahagaze bambaye inkofero zera n'impuzu z'akazi, imwe isa n'ubururu, umuhondo, urwatsi rubisi hamwe n'iyitukura, bari impande y'inyubako ndende bariko barubaka ishigikijwe ibiti, inyuma yabo hari ibiti bitotahaye biteyeho.

Abantu bambaye umwambaro w'akazi w'ibara ry'umuhondo handitseko n'ivyandiko mu ibara ryirabura, bambaye ibikofero ku mutwe bibakingira n'ibintu bifuka kumunwa kubgirango ntibatumukigwe bariko bakora amatara bari mu kirasi gikeye gisiz ibara ryera.

Abagabo bariko bavanga isima n'umusenyi, n'amabuye bariko barubaka. Hariho n'uwundi muntu ariko arabacungera, afise ibikaratasi mu ntoki ,yambaye ipantaro isa n'ubururu, n'ishati yera, abo bandi bagabo bambaye amapantaro asa n'ubururu, hamwe n'ibikofero ku mutwe bisa n'umuhondo.

Umuryango wubakishije igiti wuguruye, imbere mu kirasi hasize ibara ryera n'irigomba kwera hasi ku ruhome hari ibipapuro bimanitseho bisize ibara risa n'ubururu iryera iry'umuhondo hasi hari ivyuma vy'umuyagankuba.

ikirasi kirimwo ibyuma byinshi harimwo ico gufotora kibaho cera iyandi masanamu ari muriico kirasi hasi hari isima yirabura hamwe n'utundi twuma idirisha riroguruye ibara risa n'urwatsi rubisi risidze ku mpome

Abagabo babiri bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu, imbere umwe yambaye agapira kera uwundi yambaye agapira gatukura, ku meza yabo hari intsinga z'amatara hari n'imeza y'igiti.

Intoki z'umuntu ariko afyonda icuma nyabwonko ,co kwandika, afise intoki ndende ,ari inzobe inzara ziraciye, ico cuma kiri ku meza y'igiti.

Abanyeshuri bafise imishatsi myinshi, bariko bariga, bicaye ku ntebe z'ibiti, bafise imeza imbere yabo; umwigisha ari imbere, ariko arigisha; ikibaho cabo kirera, candikishijeko n'ikaramu isa n'urwatsi rutoto; imbere harera, amadirisha afise ibitambara vyayo, asa n'ubururu.

Ikirasi kirimwo intebe z'abakuru n'ivyo bakoresha, bicara ko amameza hamwe n'ibitabo bakoresha abantu bahagaze bataboneka neza. Imboneshakure imanitse ku ruhome rusize ko ibaragera amatara arikaraka ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Umugabo ariko akora amatara afukamye yambaye impuzu zirabura, yambaye n'utuntu ku maboko tumukingira. Afise ivyuma mu ntuki imbere y'iwe hari intsinga z'amatara.

Umusore ariko arasohoka mu kirasi, yambaye ipantaro, hamwe n'ishati y'amaboko maremare, afise n'akantu ashiramo ibintu mu ntoki kirabura; imbere yiwe hari abandi bantu, bambaye impuzu zera; ari mu nyubako isigishije ibara rigomba gutukura, ifise n'inkingi zisize ibara rigomba gutukura; hejuru hasize ibara ryera.

Abantu benshi batonze umurongo bambaye umwambaro w'akazi bariko bakora ivyuma, bafise ibikoresho vy'akazi mu ntoki bambaye impuzu zisa n'ubururu, bambaye udufuka munwa ku munwa ikirere gisa neza kirimwo ibicu bisa n'ibururu n'ivyera.

Abantu benshi bariko barabaza, bafise icuma co kubaza ca kijambere, bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu, harimwo umuhungu afise inkofero ku mutwe yirabura n'abakobwa, ico kibanza gisize ibara yera.

Umugabo w'umuzungu ari mbere afise isorori mu ntoki, ari kumwe n'uwundi mugabo yirabura yambaye agapira gasa n'ubururu hamwe n'ipantaro, uwo muzungu yambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu.

Abantu bicaye mw'ishuri, bariko bariga, hari imbere umuzungu ariko arabigisha; ikibaho ciwe ni ica kijambere, kiriko ibintu vyanditseko n'imashini ya kijambere l;ikirere gisa neza, hariko haka izuba.

Abantu benshi bari mu kirasi ciyaguye bariko barigishanya hagati y'abo bambaye impuzu zitandukanye ,harimwo abahagaze hari huwambaye impuzu itukura, wambaye impuzu yera iyisa n'urwatsi rubisi uwufise inkofero ku mutwe.

Umugabo afise urubaho mu ntoki yambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu, afise icuma co kubaza mu ntoki, ariko arabaza urubaho rurerure, impande y'iwe hari izindi mbaho zitabaje ziri hasi, hasi hari amabuye n'udutafari duto duto tumenaguritse.

Abagabo bafise intsinga z'amatara mu ntoki ;bariko barakora bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu; imbere bambayemwo utundi duhuzu twabo bisangije; bari mukibanza gifise ibara ryera hejuru ku mabati hariho ibiti bifashe amabati bisize ibara ryera.

Umukobwa afise icuma co kuvugiramwo amajwi, ngo yumvikane neza mu ntoki, afise intsinga z'amatara imbere yiwe, ariko arasigura; yambaye umwambaro w'akazi, usa n'ubururu, hamwe n'ikintu kimukingira ku mutwe, gisa n'umuhondo; imbere yambayemwo agapira gasa n'umuhondo.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye bari mukazi bariko bakoresha imashini nyabwonko harimwo abambaye ubufukamunwa bafunze amazuru n'umunwa bari mu kibanza gisize ibara ryera ku ruhome imiryango iruguruye isize ibara ritukura.

Abantu bariko barubaka bicaye, abandi bahagaze, bariko barapima ivyo bariko barubaka, bahagaze mu twatsi dutotahaye, impande yabo hari ibiti birebere vy'amashami asanzaye, umugabo afise impapuro mu ntoki ariko arandika ivyo bariko barapima.

Igitambara gifise ibara ritukura, igitambara gifise ibara risa n'umuhondo, n'ikindi gifise ibara ryera; intebe ziticaweko n'abantu z'imbere, abantu babiri bicaye imbere, n'abandi benshi bicaye inyuma, bariko barumviriza, bari mu nama.

Abantu bane, bicaye ku karago, bariko barigishanya, bambaye impuzu zo kwimenyereza ikarashishi; bambaye amabara atandukanye, harimwo uwambaye iyirabura n'iyitukura, iyera n’iyera, iyirabura n’iyigomba gutukura; impande y'aho hariho igitambara kisa n'ubururu.

Abantu benshi bari mu kirasi bariko bakora ibintu bambaye umwambaro usa n'ubururu n'inkofero ku mitwe zisa n'umuhondo, harimwo abantu bariko baraba ivyo bariko barakora, batatu bahagaze bariko barabitegereza, ikirasi barimwo gisizemwo ibara risa n'umuhondo n'amadirisha y'uguruye.

Abagabo babiri, bambaye umwambaro w'akazi, bariko barapima; bafise igiti mu ntoki, hamwe n'agacamurongo bariko barapimisha, bafise ibiti mu ntoki zabo, bariko barakorerako, n'imeza ya kijambere; ikirasi barimwo gisize ibara ryera.

Umwana ariko yiga gucapa afise ikaramu mu ntoki n'ico ariko aracapa ko arabira ku bindi bicapo ariho ibiti inyubako isize ibara risa n'ubururu uwundi muntu aw'impande yiwe yifashe kuitama yambaye agapira kera.

Abagabo benshi bariko bavanga isima n'umusenyi, bariko barubaka inyubako. Bambaye impuzu z'akazi bariko barakorana bafise ibipawa mu ntoki, inyubako ndende bariko barubaka ikirere gisa neza igiti giteye impande y'inyubako nshasha iriko irubakwa.

Umwigeme yambaye ikanzu itukura ,afashe mikoro ariko aravuga, ari kumwe n'abandi bigeme bicaye imbere bafise ibitabo vyo kwandikamwo n'amakaramu bariko barumviriza ,bambaye ubufukamunwa, bari mu kibanza kirimwo abantu benshi.

Umusore ari kumwe n'abakobwa babiri, bambaye umwambaro usa n'ubururu w'akazi, uwo musore afise icuma mu ntuke, ariko arabaza; abo bakobwa baramufatiye icuma; imeza ariko akorerako, isize ibara risa n'urwatsi rubisi; ikibanza barimwo gisize ibara risa n'umuhondo.

Abantu batatu, bariko barakora amatara, bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu; imbere ntibambaye impuzu zisa; umwe yambaye iyera, uwundi iyitukura, bariko hakora intsinga z'amatara, ku meza y'igiti; bambaye mu mutwe, inkofero isa n'umuhondo.

Abagabo bane bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafara tukura umwe muri wo yambaye ishatu yirabura uyundi yambaye i koti ryera rifise udushurwe twirabura n'ipantara y'umuhondo uwa gatatu yambaye umwambaro wera niumuganga hasi ha shashesema yera gidirisha ryuguruye ry'ubururu n'umuryango wera.

Ikirasi kirimwo abazungu bakoresha imashini nyabwonko, imbere yabo hari imeza z'umuhondo n'intebe z'umuhondo bicayeko. Ikirasi barimwo kirasa neza cane n'intsinga z'amatara n'umuryango wuguruye, impome zisize ibara ryera n'umwigisha imbere ahagaze , yambaye impuzu zirabura.

Umugabo ariko arakora yambaye ikoti ry'akazi ry'ubururu, yunamye ariko araba ibikoresho arikakora ku mashini nini y'ubuhinga, rifise ibice vyenshi imirongo yirabura ica muri iyo mashini, agatebe k'igite kari mu kuboko kw'iburyo, uruhome rusa n'ubururu impande yiwe hariridirisha rifise ibiyo bimeneka.

Umukenyezi ariko aratanga ubufasha bwo gutanga ibinyobwa, ariko aramwenyura cane, yambaye impuzu yera, nakanigazosi kirabura, imishatsi miremire n'amahereni, impande yiwe har'ikarahuri n'icupa ririmwo inzoga.

Abantu babiri bambaye amakanzu yera yakazi bari mumurima wibiterwa wamateke imyumbati nibitoke harimwo n umukobwa afise imishatsi n umusore yambaye udukingira intoki afise igikoresho kirekire cicuma inyuma yaho hari uruzitiro rwamabuye.

Abantu batatu bambaye impunzu zitandukanye iyubururu niyera, itukura niyera, iyirabura niyera, bafise imeza bakorerako bacura ivyuma hari ni machine bakoresha baratera n'ibirindi. Akabati kibiti karekare ataco karimwo.

Abantu batatu bariko barabaza harimwo umugabo umwe n’abakobwa babiri, uwo mugabo afise icuma mu ntoke ariko arabaza, imbere yiwe hari imeza iteretseko ifise ibara risa n’urwatsi, bari mu lkirasi gifise ibara ryera hejuru risa n’umuhondo.

Inzu nini ifise igisenge kiremeye c'ivyuma n'imbaho, amadirisha manini iburyo n'ibubamfu. Abantu benshi bicaye kuntebe z'ibiti zisize ibara ry'umuhondo baraba imbere. Har'imeza imbere zicayeko abayobozi hashasheko ibitambara vyera. Hari n'umuntu ahagaze ariko aravuga.

Abantu benshi bari mu kirasi, b'abanyeshure, bafise amakaye n'amakaramu imbere yabo bariko barandika, bariko bumviriza umuntu afashe ijambo yambaye ikanzu itukuru, afise imishatsi miremire. Bambaye ubufukamunwa ariko ntibabwifutse ku munwa. Inyuma hari ibibanza biticawemwo n'abantu.

Urwaruka rwinshi ruri mu kirasi bigiramwo gucura bambaye umwambaro w'akazi wirabura. Bariko barakora icuma gishushe urubeya rw'umuriro rurimwo n'amakara n'uwundi afashe inyundo hasi hasize isima y'ubururu n'impome z'umuhondo inyuma yabo hari akabati k'ibiti kanini.

Umukobwa yambaye impuzu y'abakuru b'abatetsi bo mu gikoni amwenyura cane n'inkofero yera, ari mu gikoni afise mu ntoki isahani irimwo ibifungurwa. Ubundi isahani ziriko ivyo kurya, n'idirisha rifise udutoboro dutoduto tw'umuyaga n'uwundi muntu yambaye nkawe inyuma yiwe.

Intoki z'umuntu afise inzobe n’inzara ntoyi ariko akoresha imashini nyabwonko, impande yiwe hari umuntu ataboneka neza ariko yambaye impuzu isa n’ubururu nawenyene ariko akoresha imachini nyabwonko imbere yiwe hari icuma c’imashini.

Ikirasi cuzuyemwo abanyeshuri bariko barakura ikibazo harimo wambaye impuzu zirabura abo umuzungo ku meza yiwe hari icupa ry'amazi abandi banyeshuri baricaye umwe wese aricaranyi bicaye ku ntebe disizi bara ry'umuhondo hamwe n'imeza hasi hasi izisima yirabura.

Abantu benshi bicaye mu kirasi bari munama bambaye umwambaro usa bose ,udupira twera nutugozi Two mwisozi tubaranga tw'ubururu .Bicaye ku ntebe zitukura, ikirasi n'ikinini gisa n'umuhondo, ko barumviriza umwa bafise umushatsi abandi nta mushatsi menshi bafise.

Abakozi benshi bavanzemwo abahungu n'abakobwa bari mw'ishirahamwe rikora amasabuni. Bambaye umwambaro w'akazi ucafyeko. Hariho umuhungu yambaye inofero yirabura n'umukobwa afise imishatsi ata kintu na kimwe yambaye mu mutwe.

Ikibanza ciza cane gikoregwamwo imanza gifise udushugwe dukase neza cane inyuma yahoom hari ibiti vyiza bire bire bitotahaye hari n' ikindi kimeze nk' ikigazi imbere yaho hari ingazi abantu bacako hari n' udutebe two kwicarako abantu bakaruhuka.

Abntu bane bari mu gikoni bariko barateka bambaye igitambara cera mu mutwe n'amashati yabo arera imbere yabo bafise amaziko bariko baratekerako n'amasafuriya kandi aho hantu haboneka ko hasa neza cane.

Abantu bari mu mwambaro wakazi baboneka ko bariko bariga kandi imbere yabo hari ama mashini hariho abakuru babo baje kuraba ivyo bariko bariga baboneka ko bambaye ubupfukamunwa. Aho hantu hashobora kuba hari intumuko canke hariho ibintu bitari vyiza kumagara yabo.

Umubikira yihebeye imana ari kumwe n'umwana agendana ubumuga imeza yabo iriko amazi yishirahamwe kinju abana bari inyuma y'uwu mubikira baboneka ko banezerewe bari mu mwanya wo gufata amafoto, kandi hariho n'abashitsi babagendeye.

Abanyeshure bicaye mwishure umwe ariko arerekana ikintu imbere uwundi ahagaze iruhande bariko barigishanya abandi baricaye intebe bicayeko ,imeza ,amasakoshi, uwambaye agapira kera afise umushatsi mwinshi intebe atawucayeko amadirisha aruguruye.

Abantu b' abagabo babire bari mu nzu bakoreramwo ivy' ubuhinga umwe yambaye impuzu y' akazi ifise ibara ry' ubururu uyundi yambaye iyifise ibara ry' umuhondo bose bambaye ibikoresho bikingira mumaso bariko barafatanya ivyuma amasase y' icuma bariko barakora inyuma yabo hari imeza yera de.

Inteb iri mbere yicarakoumwigisha ahagaze afise inkoni mu ntoki, ariko arereka abana yigisha bariko bakoresha imashini nyabwonko bambaye umwambaro usa usa n'ubururu inyuma yabo hari ibitabo bipanze mu kabati.

Imeza atakina kimwe iriko abantu bariko bakora insinga z'amatara bambaye umwambaro w'akazi harimwo n'inkofero zibakingira mu mutoganttagira ico babo, kandi mu mwambaro bambaye harimwo ibara ry'umuhondo hariho abafise insinga mu ntoki babafatiye abandi.

Imashini nyabwonko abantu bariko barazikoresha bamwe baricaye abandi barahagurutse, harimwo umugabo yambaye inkofero y'ubururu, umukobwa ariko aratwenga n'uwundi muhungu yifashe kw'itama ,abandi barahagaze bariko baraganira.

Umuhungu n'umukobwa bajejwe ivy'indimi, bari mu mirima. Inyuma yabo hari igitoki, bari mu murima w'imyumbati n'amateke. Umukobwa afise ingeri ariko arashiramwo mu murima kandi afise umushatsi muremure, ukorotse.

Abantu batatu bariko barasudira, harimwo abakobwa babiri n'umusore umwe afise icuma mu ntoki biboneka ko hari ikintu ariko arakata, bambaye ibisarubeti bisa vyanditseko, imeza bakoresha mugukatirako ivyo bariko barubaka ,idirisha ryuguruye, uruhome rw'inzu rusize ibara ry'umuhondo.

Abagabo batanu bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu, umwe yambaye ikirato cirabura uwundi yambaye icera, abandi bambaye ivyirabura, bambaye inkofero k'umutwe zose zisa n'umuhondo. Imbere yabo hari intsinga z'amatara y'umuyagankuba. Kandi inyuma yabo hari amatara.

Abanyeshure bo muri kaminuza, bicaye mu nama bambaye udupira twera bose ,bambaye imigozi mw'izo si ibaranga, isa n'ubururu, harimwo abafise umushatsi, harimwo abatagira umushatsi ,harimwo abambaye amarori hariho n'umuntu ari inyuma yabo munini muri bose.

Abanyeshure bambaye impuzu z'akazi, inkofero z'umutekano, bafise umwete wo gukora neza. Ivyuma n'ikoresho biri ku meza, bose bari hamwe bariko barafashanya. Ikirasi cagutse gitunganijwe neza, hari umuco ukwiye, amakaye n'ibitabu barabirako ivyo bariko barakora.

Abantu batatu bicaye ku meza munsi y'ubwugamo bambaye umwambaro w'impudu zera bariko basigurira abantu baza babaza ibibazo bijanye n'umugambi bariko barakora ku meza y'abo hasa n'umuhondo hari udutabu n' utundi dupaparo dusa n' icatsi kibisi inyuma hari ibicepo bijanye no kumenyekanisha umugambi wabo.

Umuntu imishatsi agapira kera isakoshi yirabura iri ku meza akantu hahaha umuyaga abantu bane bari imbere y' abandi iburyo n' ibubamfu intebe zitagira abazicayeko urusenge rukayangana hamwe n' amadirisha yuguruye.